na bilili oyo nazali komona liboso nangai awa, nazomona eza bongo nakati ya stade, tomoni ba ndeko ebele basepeli, pe ba ndeko yango ndenge nazomona eza ba ndeko babetaka basket

Naliboso nangayi awa nazomona mesa, mesa yango eza namilangi yamasanga ebele, pe nazomona ndenge ezali, eza neti na cabaret, ndenge nazomona na bakiti pembeni, eza kaka cabaret.

bilili oyo bazali kolakisa biso awa ezali bongo pilipili pe tomoni pilipili nyonso ezali na lolengo moko pe tomoni ba pilipili yango nyonso esi ebeli

na bilili oyo nazali komona na liboso nangai awa, nazali komona, ezali bongo na lupango ya ndeko songolo, libanda aza na groupe electrogene oyo etiaka courant na ndako soki courant ekeyi, pe tomoni aza na jardin ya munene

foto oyo soki totali malamu tozomona batu ebele nakati yamayi naba ndeko mosusu nakatiya ya bwato ndenge tozomona ba ndeko na kati ya bwato eza bongo ba ndeko balobi mbisi awa baza lokola eza lokola bakangi ba mbisi ebele

Na moni mutuka munene na balabala ya mabele.

Elili oyo tozali komona, ezali bongo zamba, zamba yango eza zamba te oyo ezalaka nabanyama yamakasi nakati, eza zamba oyo batu balonaka ponakozwa mupepe yakitoko

elili oyo naye komona liboso nangayi awa nazo mona tapi nase pe lokolo ya ndeko moko nayebi te soki azali mwasi to mobali liboso naye nazali komona sapato sapato yango tokoki koyebate soki ezali yaba ndeko mwasi to ba ndeko mibali .

Soki totali liboso na ngai awa naali bongo komona eza saani munene na kati ya saani yango tomoni batie mbwenge na kati ,eza mbwenge pe mbwenge yango eza yango moko te, eza mbwenge pe na ba nyama ya libumu na pilipili

Na elili oyo ezali na misu nangayi sikoyo namoni ezali esika batekisaka mafuta ya ko pakola na nzoto na malasi na biloko misusu ebele batu basalisaka mikolo nyonso.

Naliboso nanga awa nazali bongo komona elili, to pe foto ya ndeko Denis sasungwesu, ndeko oyo, yende nkumu ya ekolo congo Brazzaville

bilili oyo tozali komona na misu nabiso awa, tozali bongo komona ndeko moko ya mobali, na ndeko ya muasi, bango nyoso balati bikote, soki totali malamu ba ndeko oyo bakokangi na elongo na bango

he na bilili oyo nazali komona awa nazali komona ndeko ya mwasi ya mokola atelemi alati kitoko alati bilamba oyo ya bakoko na biso ya Africa nabiso soki totali malamu ezali esika batekisaka biloko

na bilili oyo nazali komona liboso nangai awa, ezalaka, ndenge ezalaka na ndako mutu aza na bana, namoni eza ndeko songolo apesi bana naye biloko ya kolya, pe bana yango bazali kotola bilili ya television

Na moni ba mituka ebele na batu bazoleka na balabala.

bilili oyo nazali komona awa naye komona eza ba ndeko mibali ebele balati kitoko bavandi na mesa soki totali soki totali kitoko biloko baza nakati bazo solola na likambo songolo

Na moni batu mibale baza ko yambana ,moko ya moindo mosusu ya mundele na sima na bango mapinga ya bato moindo.

Na moni kisi ya bana ya mai panadol.

Liboso na nga awa na moni elili ya liboke eza na nyama na kati, nyama yango nde na yebite soki ezali makoso to nyama ya ngulu, soki to tali malamu biloko yango esi e beli.

Na photo Oyo nazali komona sika siko Oyo liboso na ngai, namoni eza bandeko basi ebele, pe soki totali na bilongi na bango, bandeko baza Yako sepela mingi, bazoseka, bazobina, bazopombwa likolo, pe tomoni baza na biloko na maboko, nayebi te soki eza biloko bauti kosomba

Na elili oyo nazali komona liboso na ngai awa, eloko ya liboso namoni, namoni balabala ya monene na mutuka moko etelemi, pe na sima ya mutuka yango tozomona eza lokola wenze esika oyo bato bazo tekisa biloko ndenge na ndenge

ndenge nazali komona liboso nangayi awa, ezali bongo sahani ya mbele bileyi ya pembe ,nakati ya sahani yango namoni batiye bileyi ebele ndenge namoni yango bileyi yango eza mosaka namoni eza nyama ya zandu balambi ezali mosaka

Eloko eza namiso nanga sikasikoyo, namoni eza bakiti, bakiti oyo namunoko yalopoto babengaka ba divant yakitoko, tomoni yango eza libanda, elinginkoloba esika ezali bazali kolakisa yango po batu basomba yango.

na elili oyo namoni loboko ya ndeko songolo esimbi sabuni na maboko sabuni ata awa pe ezali eza sabuni oyo ba bengaka Giv sabuni oyo batu ba salisaka bona ko sokola nzoto

Na moni ndako bozali nanu kotonga yango na batu nanu bakoti na kati te.

Na bilili Oyo naali komona liboso na ngayi awa, namoni ezali bongo buku. Soki totali ndenge bakomi na buku yango, ezali bongo buku ya Bana kelasi, Bana kelasi Oyo batanga na kelasi ya mitano

Na moni balabala mutuka moko ezali ko kende na mususu ezali ko zonga na batu mibale bazali kotambola na ngambo ya balabala.

na liboso na biso awa tozali bongo komona lopango moko ya monene ya molai, pe likolo ya lopango yango tomoni batie ba singa oyo ba bengaka kanga moyibi, na kati ya lopango yango tomoni pe ndako moko ya monene pe ya molai

Na bilili oyo naza komona kiti ya kititwala, basali yango kitoko, pe to moni batongeli yango deux cousins bati yango na katikati.

Nabilili oyo eza liboso nangayi, nazalibongo komona, eza nalopango songolo, nalopango yango nazakomona badesiné babiloko ebele na mure nayango, pe nazomona banzete pe eza kati yalopango yango

Na elili oyo na moni kisi bati na se, batu bamelaka yango soki baza na likambo songolo na nzoto.

eloko oyo nazali komona sika sikoyo na bilili liboso nangai, eza eloko wana namonoko ya lopoto babengaka pancadre, eza eloko batiaka esika songolo po bakolakisa eloko nini esalemaka ewana, siko totali oyo bakomi tecno mg store, eza esika bambobaka biloko ya tecno

na bilili oyo nazali komona liboso nangai awa, nazomona eza esika oyo batu babetaka ndembo ya makolo pe namonoko ya lopoto babengi football, pe nazomona ba ndeko ebele bazali nakati pe bazali kobeta football yango

Namoni ba frigo mibale likolo ya mabaya moko ya mulai, mosusu ya mokuse, emonani baza koteka yango.

na bilili oyo nazali komona, nasika sikoyo liboso nangai, eza, ekomi kozala esika oyo batekisaka bilamba to pe eza na ndako, batandi ba rideaux na bango libanda nyoso eki kozala vrai

Bilili nazo mona liboso na nga eza balabala, ba mituka eza ko kende na kozonga, na ngambo ya balabala, tozo mono ndako moko ya eyage ya mulayi pe ya munene makasi

Na moni sani ya pembe na kati misuni ya soso,

na bilili oyo awa tozali komona toye komona sahani ya mbele moko ya pembe batiye yango likolo ya mesa he nakati ya sahani yango tozomon a mbisi mibale na kasahi ya sauce pembeni tomoni batiye na kati na pilipili

na elili oyo nazali komona awa liboso nangayoi awa ezali bongo na wenze to zandu eza zandu batongi yango na libanda te po tomoni eza zandu batongi yango nakati ya ndaku.

na bilili oyo bazali kolakisa biso, ezali bongo bitunga, bitunga oyo tomoni basali yango na loposo ya nyama, bazali bongo kotekisa yango

ilili oyo ba lingi to lakisa biso awa soki to tali na liboso to zali ko mona awa ezali bango salon salon yango eza monene makasi epayi na kati tozo mona ba kiti na mesa oyo esalima na kekele

liboso na ngai awa nazo mona mutuka moko ya monene, mutuka oyo na monoko ya lopoto ba bengeka bus, pe soki totali malamu na kati tozo mona eza na batu ebele na kati, pe mutuka yango namoni eza na langi pembe na moindo

na bilili oyo tozali komona awa soki totali eloko ya liboso tokomona ezali bongo elili oyo bakangaki na butu po tomoni ezali ba mwinda ezali ya kopela pe bazo beta volley ballpembeni nabango tozali komona ba mituka.

eloko nazomona liboso nanga awa ezaya lokolo moko sapatu, nde namoni eza sapatu wana ya bana mike, pe ndenge namoni sapatu wana eza likolo yaba carreaux.

na elili oyo nazali komona, eza bongo ndako, pe nase nazali komona ciment, likolo ya ciment yango namoni batie sapatu, pe sapatu yango soki totali malamu, eza sapatu yaba ndeko mibali

na photo oyo eza liboso nabiso awa tozali bongo komona buku, buku yango tomoni bakomi le combat d'odiri, pe tozomona ndeko ya mobali akangi nyoka na moto

Na bilili oyo nazali komona liboso na ngai awa, ezali ba Mama mibale bazali ko sala, ekoki kozala manioko, o mbala ya sukali ezali ebele na mabele.

Awa to moni ndako kitoko, ba appartement batu bafutelaka.

Na photo oyo tozali bongo komona eza na balabala oyo na monoko ya lopoto babengi avenue nazomona ndako ya liboso ezali bongo na lopango ya manzanza soki totali ya mibale eza bongo na lopango moko ya kitoko pe likolo tozomona ba kanga moibi

Eh! Nabilili naali komona sikasikoyo awa liboso nangayi, namoni eza elili ya ndeko mwasi, ndeko mwasi kitoko, alati cache nez oyo batu bazali kolata namikolo eleki mpona bokono ya Corona virus.

na misu nabiso awa eza ba boite batiye likolo ya mesa soki tomoni makambo bakomi bongo eza yaourt yaourt eza eloko basalaka na miliki pona bana bamela ezalaka kitoko mingi

Na liboso na ngai awa naali bongo komona elili ya eloko Oyo na monoko ya lopoto babengaka pancarte. Eza eloko oyo batiaka esika songolo, pona kolakisaka bato eloko Nini basalaka wana

He na elili oyo nazali komona biloko ebele namoni kilahuli moko esi batiye biloko nakati pe tomoni misusu pembeni nayango.

he na bilili oyo tozali komona bandeko ebele bazali kolona ba nzete ba ndeko yango soki tomoni ndenge balati ezali batu oyo basalaka bilanga te ezali lokola bongo ba konzi.

Awa nazo mona ezali bongo naba fleurs ba loni libanda na eloko na monoko ya mindele ba bengaka pot de fleur, batie yango libanda, namoni basi ba loni ba nzete na bango esi pe ebiminsi ba fleurs nango, eza kitoko mingi

na bilili oyo na zali ko mona, bato ebele, ba lati bilamba oyo eza na langi ya motane na pembe, eza bato oyo na bikolo na biso toyebi malamu ndenge ba bengaka bango ba nganga

Liboso na ngai awa ,nazali bongo komona ba cartons ebele ,ba cartons yango eza ba cartons eza ba cartons ya biloko oyo babengaka na monoko ya lopoto stylo ,nazo mona ebele eza pe ya ba langi mibale

Eloko nazali komona na liboso nangayi awa nazo mona ezali bongo na balabala bakamati ndaku songolo foto ndaku yango namoni ezali na mur ya mulayi pe ekoki nango ezali na langi ya mwindu.

na liboso nangayi awa nazali bongo komona ba sapato eza bongo ba sapato ya bana mibali ,batiye yango nase sapato yango ndenge nazomona eza lisusu kitoko te.

Awa to moni balabala na ngambo kuna ndako ya etage bazo tonga.

bilele oyo nalikomona awa nazokoma bandeko ebele sokitotali ndenge balati pe bilokobazanakati ezabakumu ya ecolosongolo tope ba cheffu

na foto oyo nazali komona ndeko mobli moko atelemi azali ko bongisa bilamba awa ndenge azali ko bongisa eza esika oyo eza esisa ekosalama bo okutu munene munene oyo ba bengaka libala.

Na foto eza liboso nangayi nazomona ndeko mwasi yamukolo namwana pembeni, ndenge nazomona bango, mwana wana akoki kozala mwana naye, nde alati elamba namutu neti bandeko nabiso ba musulmane balataka

Na photo oyo nazali komona bongo ndeko mobali moko ya molai atelemi nzinga nzinga na ye nazo mona ba ndeko basi misatu balati bilamba ya volley pe soki totali na se ba ndeko basi oyo babetaka volley

Nazomona liboso na nga photo ya mbisi mbisi yango tozomono mutu te tozomona kaka lopele na lopele tozo mona ba langi mibale ya mosaka na langi ya moindo,

he nabmisu nabiso awa bazali kolakisa biso eloko oyo na munoko ya poto ba bengi logo logo yango bakomi christian pe toyebi eloko esalamaka na ndaku oyo te

na photo nazo mona ezali bongo ndaku esi esili ezomona ke batu bazalaka na kati tozo mona ba tolo nango ezali bongo na langi ya moido na ekuke nango ezali bongo na langi ya bozenga

na bolakisi oyo nazo mona liboso na ngai awa, nazo mona eza ba nkumu ya bikolo ya bapaya, nazo mona nkumu azo kita na pepo, ndenge to monaka ba nkumu ya bikolo baya kotala bikolo mosusu

elili oyo eza liboso nanga awa nazo mona ezali bongo sakamadesu ba tie yango na saani ya mbelemoko ya munene na lutu na kati po to tali malamu ba lambi yango ya mosaka

na bilili oyo nazali komona bongo liboso nangai nazomona ezali bongo ba ndeko mibale ebele na ndeko muasi moko soki totali bilamba ba ndeko oyo balati eza lokolo ya batu ya organism babengi na lopoto CICR

he na liboso nangayi nazali bongo komona sahani ya mbele ya pembe nakati ya sahani batiye bileyi nakati ya bileyi nango tozali komona mbisi ya kokahuka na sima nayango tozomona makemba

he nafoto oyo nazali komona ezali foto batu bakangaki na poko butu elingi ekoma nazomona ba ndeko bazali nakati ya bateau bazali ko konana

na bilili oyo nazali bongo komona awa nazo mona eza bongo na ndeko mobali atelemi pembeni ya nyama zamba oyo ba bengaka antiloppe toki totala bongo bazali bongo na zamba

Eh! bilili oyo tozali komona awa, ezali bendela ya ekolo songolo, pe bendele yango tomoni ezali bongo nabalangi ebele, tokoki kotanga langi ya mayi pondu, langi ya pembe na langi ya mutane.

Na elili Oyo tozomona liboso ya biso awa eza biloko oyo bato Bato basilishaka pona kosalisa bango pona kosala bilanga to pe kosala jardin. Tozomona ba Pau, tozomona biloko ebele. Eza bongo biloko ya bilanga

na bilili oyo na zali to mona na liboso nangai awa namoni ezali bongo libanda tozo mona ba mituka ebele etelemi pe tomoni ndeka moko ya mobali avandi na ban azotala mituka yango

he na liboso nangayi awa nazali komona tukutuku ezalaka naba pineux misatu pe tukutuku elingaka komemela mutu biloko soki ehuti wenze

Na liboso na ngai nazali bongo komona boloso, boloso oyo za eloko oyo basalisaka pona ko brosser ba sapato mingi mingi ba sapato ya ba ndeko mibali, pe brosse yango eza likolo ya mesa ,pe soki totali likolo ya mesa namoni pe prise oyo basalisaka po na kotia moto na kati ya ba telephones

na bilili oyo nazo komona ba mesa pe ba mesa yango ezali ya mabaya ndenge nazo komona bamesa oyo eza ba mesa oyo ezalaka na wenze pe tozo mona ba mesa oyo ezali liboso na ngayi tozomona ndounda likolo

awa na liboso nangai nazalibongo komona eza na wenze , wenze ya awa na africa ,namoni ndeko mwasi moko avandi liboso ya biloko naye oyo azo tekisa , namonina bassin moko atiye ba safu ebele , soki totali pembeni kuna nazomona ba cocotiers

na bilili oyo nazali komona liboso na ngai, nazo mona na balabala eza na ndeko moko ya mobali, alati matalatala pe na loboko naye asimbi téléphone, liboso naye nazo mona mutuka

he nabilili oyo tozali komona manzanza ebele yacopo pe na manzanza yango bazali kotekisa nakati cafe to tea.

he bilili oyo tozali komona liboso nabiso awa ezali bongo bendele bendele oyo ezali naba langi misatu, tozomona langi ya motane likolo na langi ya pembe nakatikati naya mbonzinga nase.

Nafoto oyo, namoni bongo eza ndeko yamobali, eza ndeko yamobali alati kitoko mingi, po namoni alati koti bongo yabonzinga atye na cravate

na bilili oyo tozali komona na liboso nabiso awa ezali bongo ba ndeko ya mibali ,ba ndeko ya mibali oyo bamemaka mabende mingi pontomoni maboko nabango esi evimbi makasi na batolo nabango esi evimbi

liboso nangayi awa nazomona balabala ,balabala yango pe na katikati nazo mona terasse pe ndfenge balabala oyo nazo mona eza neti balabala ya ciment.

Awa na moni matiti ya molai pe na mukuse na sima nango ndako na sima ndako pont.

photo oyo nazo mona liboso nanga nazomona eza ndako namoni ndaku namoni ndako yango eza na ba langi ebele pe nase eza naba kiti na mesa

elili oyo nazali komona na liboso nangai awa, namoni bazolakisa biso molangi, molangi yango pe, tomoni photo ya ndeko mobali oyo, aza nzoto makasi, elingi koloba kisi oyo epesaka mutu makasi

Liboso na ngai Awa nazomona loboko ya motu esimbi mbuma Moko boye na loboko pe mbuma yango namoni ezali bongo na Langi ya mosaka

he na bilili oyo tozali komona ezali bongo na bilanga he pe na bilanga yango tomoni ba ndungda ya ndenge na ndenge tozomona pe ba ndembi ezokola.

Elili oyo naali komona liboso nangayi awa, naali komona ekoozala bongo ba wenze nabiso awa na africa, ndenge kaka ezalaka, po tomoni biloko ebele oyo batiyaka nabiloko yakoliya, toomona ba tomate tozomona matungulu tomoni biloko ebele.

Ezali biloko basi balataka soki makila eza ko bima bango.

esika oyo tozali komona, eza bongo esika songolo, tomoni nase batie ba carreaux ya pembe, likolo yaba carreaux yango, tomoni batie ba tolo, oyo eza ya sika likolo

bilili oyo nazali komona na liboso nangai awa, eza esika oyo batekisaka biloko ebele, toloki koloba biloko ya kolya, biloko ya komela, mafuta yakomi pakola pe naba ndeko ya basi, pe naba ndeko ya mibale

bilili oyo bazali kolakisa biso liboso nabiso awa tozomona balabala balabala yango ya kitoko na ngambo ya balabala kuna tozomona ndako moko ya molayi pe ya munene makasi pe ndako yango tomoni ezali bongo na langi ya mosaka

.awa eza menuiserie ba basalaka ba mbeto na bakiti.

na eleli oyo nazali komona awa liboso na ngayi nazali komona malala ebele, pe malala oyo esi epeli, namoni malala mosusu esi batonoli yango mosusu esi ba tonoli yango te.

eloko nazo mona liboso na ngai awa, eza esika oyo ba tekaka biloko ya ba ndeko basi, biloko oyo ba lataka na kingo, to pe biloko ya matoyi, to pe ba menche na bango, biloko moko ya ndenge wana

Na bilili oyo tozali bongo komona bandeko yamibali ebele, pe tomoni liboso nabango bandeko mibale bazosala bomesano yakobunda, oyo namunoko yalopoto babengaka lute

eloko oyo nazo mona na miso na ngai awa, ezali bongo eloko oyo ba bengaka na monoko ya lopoto embleme, ezo ko lakisa esika oyo ndenge nini ba kendaka na biloko na bango, pe to moni na embleme na bango na kati kati, tomoni ndeke

Elili tozo mona awa, eza kisi ya mindele , ya bokoko te, tomelaka yango soki nzoto ezali malamu te .

Elili oyo na zali ko mona liboso na ngai awa, nazomona ekeko moko po na monoko ya lopoto ba bengaka mannequin, ba latisi yango biloko oyo ba ndeko basi ba lataka na kingo na biloko ya matoyi, elingi koloba na esika oyo ba tekisaka biloko oyo

eloko nazali komona sikasikoyo awa na liboso nangayi ezali bongo nzete ya kokotiye pe namoni nzete yango esi ekoli makasi po nazomona pe ba mboma nayango ebele esi ebimi.

he na bilili oyo tozali bongo komona ezali bongo nzela ya masuwa he na nzela ya masuwa yango tomoni mwa ndaku moko liboso pe na liboso na yango ndaku mosusu.

bilili nazali komona liboso na ngai awa ,namoni ezali bongo na balabala ,balabala moko ya monene pe nazo mona bosoto ebele na balabala yango, pe nazomona ndeko ya mwasi moko alati zambala azali ko kende

na bilili oyo bongo na balabala na pembeni ya balabala nde to moni jardin ya monene na kati ya jardin nango to moni bandeko misatu na bilamba ba lati to mona bango baza nde sport

he na elili oyo tozali komona awa tomoni ezali kabati basali yango na mabaya pe naba kiti libanda tozali komona ezali esika basalaka yango

Elili liboso na nga awa, eza moto atelemi liboso ya batu, azo lobo , eza na kati ya conférence.

he na foto oyo tozali bongo komona eza foto ya ndeko mobali, ndeko yango likolo alati elamba ya mwindu na mutu tomoni aza na suki ebele pe na matoyi alati biloko lokola ya basi.

na elili oyo na zali komona liboso na ngai awa, namoni ba ndeko liboso na bango baza na fleur moko ya monene, pe fleur yango soki totali malamu ezali langi moko na bilamba oyo ba lati, bango nyoso ba lati bilamba ya motane na pembe, na ba fleurs yango pe eza kaka ndenge wana

Bilili oyo nazali komona awa, ezali bongo esika batekisaka ba fleurs to pe ba nzete, po nde esika wana balonaka yango naba sachet, to nakitunga po nasoki mutu aye asombi yango, amema yango malamu.

Eh! Bilili oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazomona ba carton ebele yaba bic, pe yaba lango oyo bana batiyaka naba buku nabango, soki totali malamu eza na esika oyo babengaka namunoko yalopoto boutique to papeterie

he na bilili oyo tozali komona awa tozali komona eza nakabati moko basali yango namabaya pe soki totali nase nayango ezali esika basalelaka bosoto oyo.

Elili oyo nazali komona liboso na ngai awa ,nao mona saani mbele moko ya pembe na kato namoni loso na ndunda pe ndunda yango batiaki ba solo ebele na kati

esika oyo nalikomona libosonangayi ezalibongo namonoko ya lopoto babengaka stade e tomoni batu ebele nakati bandeko mibali ebele tozomona baye komona ndembo yamakolo

Na moni ba sangu ya église catholique, baza na bukutani munene.

Ndenge namoni Awa, ezali bongo pancarte, ezolakisa Bato, esika immigration ya France ezali, immigration Eza place Oyo Bato bayaka kozwa ba nzela ya kokende na France.

Na moni balabala ya kitoko na pancarte na liboso ba ndako.

Oyo eza ba buku ya bana kelasi po na kotanga.

Na bilili oyo tozali ko mona bongo ba mbinzo ebele oyo eza nanu mobesu nanu bakausi yango te biso moko toyebi mbinzo bandeko ya ba kongo balingaka kolia'ango mingi

elili oyo nazali komona liboso nangayi awa nazomona ba ndeko mibale balati ba bilamba ekokana na sapatu nabango ekokana babetaka ndeembo oyo ba bengaka na munoko ya lopoto football.

Naliboso na nga awa, nazali komono esika ba bengi na lopoto magasin, soki totali bien eza esika batekaka ba mafuta ya motuka to biloko na yango.

Na moni mobeti ndembo asimbi loboko na motema alati t shirt ya mosaka, aza koyemba nzembo ya ekolo na bango.

Elili oyo nazali bongo komona liboso nangayi awa, eza elili ya esika oyobabengaka namonoko yalopoto depos, to pe esika batekisaka biloko oyo, namoni ba sachet ebele pe biloko eza nakati, soki totali malamu naba sachet yango ba desiné mapa, nabiloko nakati

na bilili oyo nazali bongo komona ndeko mobali to moni na makolo naye aliti sapatu te likolo nde to moni alati bilamba ya mapinga alati sokoto na bango pe tomoni eza namunduki nama sasi ebele

na liboso nabiso awa bazali bongo kolakisa biso eloko oyo na munoko ya lopoto ba bengaka poncarte he eza eloko batiya esika songolo pona kolakisa batu esika nini okoki kokuta eloko yango

Ezali moto asimbi kisi na maboko.

na elili oyo tozali bongo komona ba copo ya mafuta ya mukuse pe moko mulayi mafuta oyo tomoni ezali yango nyonso ndenge moko ezali mafuta oyo ba ndekjo basi bapakolaka pona bazala pembe.

na photo oyo na moni ba kangaki yango nase ya mayi oyo na zomo mona ba mbisi ebele ba mbisi oyo ba lobaka na munoko ya lopoto dauphin na moni bango baza ebele penza

na bilili oyo tozali komona awa, tozomana ba ndeko mibale ebele bavandi nase, pe nasima na bango tozomona ba ndeko misusu ya mibali batelemi, soki totali esika bavandi ba ndeko mibali oyo babetaka eloko babenga namonoko ya lopoto handball

he na elili awa nazali bongo komona mbisi ya mayi mbisi ya mayi ezali bongo nde nazomona eza ya liboke eza ya mkolamba na nzugu te po tomoni liboke ya makasa

Nabilili oyo tozomona awa ezalibongo ndeko mwasi, soki totali na elongi asi akoli, tomoni alati bongo elamba yapembe, azalikoseka nasuki yamikuse.

Na bilili oyo nazali komona liboso na ngai awa eza bongo oyo babengaka pancarte na monoko ya lopoto to pe panneau publicitaire ,oyo nde liboso na biso ekoki kozala esika oyo babombaka mbongo oyo na monoko ya lopoto babengi banque

Na moni nzete ya safu na zamba balonaki.

Esika oyo tozali komona liboso nabiso awa, soki totali ndenge babongisi yango, pe kiti oyo batye liboso tozomona eza esika oyo bakoki kosala bokutani yamakasi oyo babengi libala

Liboso nangai awa nazomona eza bongo bendele ya bikolo oyo ya poto ba bengi union européenne, eloko ekamwisi nga po na kati ya bendele na bango nazomona bendele mosusu na kati

na bilili oyo nazali komona awa, nazali komona balabala, pe balabala yango tomoni ezali bongo ya mabele te, ezali balabala ya goudron, na ngambo ya balabala yango tozomona lupango, nakati ya lupango yango, tozomona ndako moko ya munene, pe ya kitoko

Na moni biloko ya moto ba prises na ba allonges.

he na bilili oyo tozali bongo komona kopo moko ya munene liboso nangayi soki totali malamu nzinga nzinga nango eza pe kaka bongo ezali pe mafuta ya mbila.

Na misu na nga awa nazali bongo milangi ya mafuta oyo batu bapakolaka na nzoto ebele ,soki totali makambo ekomami na mafuta yango eza mafuta oyo batu bapakolaka pona loposo na bango ekoma pembe

na photo oyo nazomona bana, nazomona eza kaka bana basi bazosala bomesano, namoni bango nyoso balati bilamba eza na rangi moko ya pembe namoni pe motane

na bilili oyo nazali komona na liboso nangai awa, nazomona ndeko mobali moko atelemi pe alati kitoko, alati pe na koti likolo, se totali malamu ndeko oyo azo te ya batu mosusu azo yebisa batu mosusu oyo bafandi liboso naye

liboso na nanga awa na zali bongo to mona elilili eza oyo na monoko ya poto ba bengaka ouevre l art eza mutu a dessine batu ba vandi baza lokola na nganda ba vandi ba zo mela masanga

Awa tomoni kiti moko basali yango lokola ebonga, bati elamba ya liputa likolo na ngo. liboso ya kiti yango tozomona pe mesa.

photo oyo nazo mona liboso na ngai, eza photo ya bato ebele, basi pe mibali, ba fukami na se, bazali bongo ko sambela nzambe, po soki tomoni malamu na bilongi na bango, eza na bato oyo bazo sambela nzambe

na bilili oyo tozali komona, tozali komona ba ndeko misatu na liboso nabiso, sima na bango tozomona ba ndeko misusu mibale, siko totali bilamba balati, pe esika bazali ba ndeko oyo babetaka ndembo ya mokolo football

liboso na ngai awa nazali bongo komona, ba ndeko basi pe mibali na mwana moko ya mukie, ba ndeko basi mibale ba fandi liboso na ba ndeko mibali ba telemi na sima na bango

Ndenge nazomona awa, eza foto yalibota, nazomona ndeko mwasi atelemi nabana mibale, eloko nakoki komana, ndeko mwasi suki naye, bakangaki ye suki oyo yamindele, oyo babengaka minche, nabana naye pembeni bazotala

na elili oyo na zali ko mona liboso na ngai, eza egomba moko kitoko, po nazo mona ba ndako ya milai pe ya kitoko mingi, tozo mona na nzinga nzinga ya balabala, tozo mona ba nzete ebele na ba ndeko ba zali ko kende

Na moni kisi bati yango na se,

Na moni ba madeso na kati ya matiti na yango nano ba tonoli yango te.

he foto oyo nazo mona awa, nazo mona foto eza neti na mboka pona nazomona ba soso ya mboka ba sac nase ba salite nase esi ekahuki namoni foto vraiment eza kaka ya mboka.

na bilili oyo nazomona liboso nangai awa, namoni eza bongo sapatu yaba ndeko basi, makolo mibale batia yango likolo ya tapis, oyo eza tapis, eza ba carreaux te

Na moni mai ebele na matiti ebele.

Na bilili oyo tomoni lopango moko ya munene, pe tozomona ndako liboso na ndako yango tomoni bato bafandi libanda ekoki kozala kelasi to lopitalo .

Na moni pondu ba silisi ko nika yango.

eloko tozali komona awa ezali bongo na kati ya chambre, oyo ezali mbetu mbetu ezali esika oyo batu balalelaka, tozo mo a pe ba coussin na kati.

na bilili oyo tozali bongo komona buku buku yango bakomi l'oiseau et son nid elingi koloba ndeke nazala naye ezali bongo masapo ezali bongo nakati

na eleli awa eza liboso ya ngayi awa namoni bana ebele soki totali ndenge bana yango balati eza bana ya mboka pe oyo na makolo balati sapatu te.

Na moni mibali mibale na mwasi na kati, soki otali na se baza na milangi ya masanga.

Na elili oyo naza naango liboso nangayi awa, nazomona mutuka etelemi, nzinganzinga nayango nazomona banzete ebele, soki totali malamu mutuka oyo, eza mutuka oyo batu basali libala, bakotaka nakati ponakomema bango, pona ko sepelisa bango.

Liboso na ngayi Awa, naali bongo komono saani, saani ya mbele ya pembe. Na kati ya saani yango nazomona ba kwanga, basi nakati yango mike mike. Pe nazomona biloko ya kolia Oyo ezali bongo mbisi ya kokauka na fumbwa.

na bilili oyo tozali komona liboso nabiso awa, tozali komona madesou ya pembe oyo esi ekahuki, pe madesou oyo eza na quantite moko ya monene oyo ezali na langi ya bonzinga

Na elili oyo nazomona ndenge kaka na Africa ezalaka po tozalaka nabanzela ya mayi yamalamu te, soki mbula ebeti ekomi ebele, mayi ebukaka bandaku pe ememaka batu nde eloko oyo nazomona liboso nangayi awa

Photo oyo na moni awa eza ya motuka langi ya pembe na moindo, na mutu aza na kati te.

Nabilili oyo eza liboso nangayi awa, naalikomona balabala, balabala yango eza yamabele, nazomona pe mituka nakati, pembeni ya balabala nazomona bandeko batandi biloko nabango baali koteka.

Eh! Awa liboso nangayi nazali komona eloko oyo babengaka namonoko yapoto poste, eh! Elingi kola soki omoni eloko oyo liboso nayo, elingi kolakisa eza esika oyo nde sika poste esalelaka, pe tomoni pancarte yango eza kaka nabalangi mibale, tomoni eza na langi ya bonzinga, nalangi yamusaka.

na bilili oyo bazali ko lakisa biso awa ezali bongo carte tozo mona carte ya afrique ko bolingi ko lakisa malamu ezali bongo congo brazzaville tozo mona brazaville tozo mona dolsie tozo mona pointe noire naba ville mosusu

Ba bilili oyo to moni ezali biloko ya matoyi na oyo to moni ezali ebele.

Na bilili oyo nazali komona liboso na ngai awa, nazo mona eza mwana muke ya mobali ,na loboko na ye asimbi eloko oyo tobengaka na monoko ya lopoto ciseau ,azali kokata kiteni ya elamba pe soki totali malamu mwana'ngo alati bilamba oyo ezali bongo na langi ya mosaka

na photo oyo nazo mona ndaku ndaku moko esi ekoma ya kala mingi po tomoni ata langi nayango esi ekomi yaka soki tomoni libandi toomoni matiti ebele

Bilili tozali komona awa ezali mwana mwasi ya muke atelemi baza kolakisa biso mutu naye, Tomoni bakangiye suki ya maboko, alati na biloko ya matoyi.

Elili oyo nazalikomona liboso nangayi awa, nazomona ezali bongo elili yandeko mobali, atelemi libanda, pe ndeko yango alati bilamba yabonzinga likolo, na pantalon namotane

Elili oyo tozomona eza bandeko mibali misatu, bandeko yango esika batelemi, na ndege balati eza mikonzi ya esika songolo, bandeko yango pe tozomona eza bandeko mibale yamindele, namoko ya moto mwindu

liboso na ngai awa, naza komona milangi misato, ezali milangi ya masanga ya mindele, oyo na monoko ya lopoto ba bengaka vin

esika oyo eloko bazali kolakisa biso, tozali bongo komona ba ndeko ya basi misatu, ba ndeko ya basi yango, tomoni bazali kitoko, pe bango nyoso bazali koseka, pe tomoni balati bango nyoso bilamba ya motane

Photo oyo ezali liboso na ngai, na moni ekeko, na ndenge ba tongi yango balobaka na mindele monument,

Na elili oyo naza komona liboso na ngai awa ,nazo mona ezali bongo na ndako pe nazo mona ba sapato ,sapato yango ndenge nazo mona ezali bongo ba sapato ya bana pe eza mikuse mingi pe tomoni ba sapato yango eza na ba langi ebele

Eloko nazali komona liboso na ngai, eza ba nyama oyo elingaka kozala naba nzete ya mbila, soki nzete epoli nde ba nyama oyo ebimaka na kati.

Na bili Oyo tozali komona Kisi ya kimondele, batie ango na se. Ndenge biso nyonso toyebi, kisi bamelaka ango soki moto azali kobela po nzoto ezongo nkolo ngono

liboso nangayi awa nazali komona kabati oyo na munoko ya lopoto ba bengaka tirroir esika etelemi eza lbanda eza na ndaku te pe eza na langi ya pembe.

Elili oyo nazali komona bongo liboso nangayi, namoni ezali bongo buku, buku yango bakomi namunoko ya français, ndenge tokomi nabuku oyo, eza yakolakisa batu kotanga biloko yakusala

na misu nangai awa, namoni bilili ya esika oyo batekisaka mafuta bakopakola na nzoto yaba ndeko basi, to pe ba ndeko mibali, tozomona ba malasi yaba ndeko basi, pe naba ndeko mobali, tolingi koleba esika oyo nde batekisaka yango

liboso nangai awa nazomona mutuka, mutuka oyo na monoko ya mindele babengaka taxi oyo ememaka batu kolongola bango place songolo komemala bango esika mosusu pe nazomona batu ebele nakati

na bilili oyo tuzali komona, na sima ya ndaku songolo, tozomona biloko ebele libanda, pe nde ndaku yango ya vieux, ezomona ya kitoko te, pe barangi yango pe esi ekomi ya kala, esi yekufa na bosoto mingi awa na sima

Liboso na ngai awa ,nazo mona mikate ,esika ezali ,eza neti esika oyo balambelaka mikate ,mikate yango siko oyo nazo mona likolo eza pembe

Oyo ezali ba nkumu ya bisika songolo, bafandi bazo solola.

Na moni mibali mibale bazo sala judo.

na photo oyo nazomona liboso nangai nazomona ndeko mobali alati bilamba ya mosala bilamba yango eza bongo na rangi ya motame pe na mtu naye alati ekoti ya mosala

Photo oyo nazo mona liboso na ngai, eza nazo mona eza neti mutu azalaki, alingi asala bilanga awa to azo timbola libulu pona ko tonga fondation ndenge nazo mona eza mutu azo timbola libulu pona kosala fondation

Sika sikoyo, nazo mona liboso na nga eza photo ba kangi na se, nazo mona ciment, donc eza ndaku, pe nazo mona mapapa, mapapa moko nazo mona ezali bongo ya ba ndeko basi, mosusu eza ya bana.

Liboso na ngai awa naa komona photo ya sapato, sapato oyo eza likolo yaba carreaux, elingi ko loba eza na kati ya ndako, pe sapato yango ezali bongo na langi ya moindo.

liboso nangai awa nazali bongo komona elili, ezali bongo nakati ya ndako tozomona biloko ebele awa ezali ya mabaya, pe siko totali bakiti totali oyo namonoko ya lopoto babengaka comptoir yango, pe eza ya mabaya, nazomona eza lokolo ya cabaret

Ndako Oyo nazomona Awa, nazomona ndako ya étage ya monene ya molayi. Soko totali likolo, bakomi na monoko ya poto, hôtel de ville, pe nase nango na moni ba mituka ebele.

na bilili oyo nazali komona liboso nangai awa nazomona molangi, ndenge ya molangi nazomona, eza bongo molangi ya mafuta, molangi yango eza na rangi ya pembe, eti kozala mafuta ya kopakala na nzoto yaba ndeko ya basi

Awa na moni ndeko ya mwasi asimbi mwana bazo tambola na balabala, mwasi alati kitambala na mutu lokola ba musulmans.

Na moni bilenge mibali batelemi na ndembo ya maboko, emonani babetaka basket.

mo bilili oyo ezali komona ngako mo niboso na biso ya molayipe ya monene soki totali ba komi na ngaku iyo eza bongo kelesi

elili oyo nazalikomona awa nazali komona ba milangi ebele, milangi yango eza esika moko pe eza ndenge moko soki totali biloko bakomi na milangi awa ezali cafe oyo batu balambaka pona komela

Photooyo nazali bongo ko mona awa liboso na ngai ,eza esika oyo batekisaka ba fleurs to pe ba nzete ,pona esika wana nde tomonaka balonaka ba nzete to ba fleurs na ba sacs to pe na ba sachets

Nani oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazomona ba boule ya fufu ebele, na fumbwa, nde fubwa yango namoni etondi mabaku nakati, napilipili

he na bilili oyo tozali komona tozali komona bana misatu pe bana yango bazali bana basi pe bazali na suki ya kokangna pe bana balati bilamba ya kokokana.

na elili oyo nazali komona liboso na ngai awa namoni ezakoba pe soki tomoni na mokongo ya koba tomoni eza ligorodo

Na moni eloko bati liboso na biso awa eza kisi, eza na mwa carton bango, pe na moni carton nango eza na balangi ebele, na moni langi ya motane na langue ya bozinga.

Na moni bilamba ba bengi Zambala, batu ya Africa ya likolo nde balingaka kolata yango.

Namiso nangayi awa nazali bongo komona bandeko ebele, bamisusu bavandi bamisusu batelemi, bandeko yango balati kitoko, po namona bandeko mibali balati bakoti, bandeko basi mpe balati bazambala milayi.

Na moni ba ndako ya manzanza na ba nzete ebele.

Na elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazali komona bongo nzoyi, eh! nzoyi moko, etelemi likolo ya fleur.

eloko oyo balingi bongo kolakisa biso awa ezali yango kisi yakomelaya ya kimundele kisi yango nga nayebite eloko nini ebekisaka eloko nayebi mutu amelaka kisi soki azoyoka nzoto ezali malamu te.

Na moni batu baza kotekisa pembeni ya balabala munene na mituka eza ko leka.

Na moni mwasi na salon de coiffure baza kobongisa ye suki na salon de coifure.

Elili oyo naza liboso nanga awa, namoni ezali bongo oyo namunoko yalopoto babengaka pancarte, eh! Ba pancarte patiyaka esika songolo, ponakolakisa batu oyo bazoleka, esika oyo tosalaka eloko oyo, oyo tozomona liboso nabiso awa, azali bongo yakelasi.

Nazotala malamu na foto oyo, namoni eza balabala, balabala oyo esalemi kitoko po eza balabala ya goudron, pe na balabala, pembeni pe nazomona mutuka, mutuka ya muke ezoleka.

hee na elili oyo tozali komona sahani pe tomoni papier batiye nase na likolo yango tomoni batiye mosuni moko ya kokalinga naba safu ebele likolo.

Na elili oyo nazali ko mona liboso na nga awa, naye ko mona bongo bendele, neyebi te soki eza bendele ya ekolo nini, tomoni bendele yango eza na ba langi minei, tomoni langi ya bosaka, langi ya mayi ya pondu , langi ya pembe na langi ya motane.

Elili oyo eza liboso nangayi awa, nazali bongo komona ngubu, elali nase namwana nayango pembeni naango, pe tozomona esika yango eza esika oyo bamatiti eza mingi.

he na bilili oyo bongo tozali komona sahani nakati ya sahani yango tomoni fumbwa oyo balobaka etonda mabaku ezali koloba ezalina bambisi nakati pe toye komona ba safu misatu na kati ya sahani yango

na bilili oyo bazali kolakisa kisi songolo batiye yango likolo ya mesa kisi yango soki totali biloko bakomi eza misi oyo moto amelaka soki azali na kosokoso pe soki azali na nzoto moto

na bilili oyo eza na miso na biso awa, ezali bongo loboko ya ndeko songolo, na loboko naye asimbi kisi, eza kisi ya komela, ndenge tomoni ba mbuma ebele eza na kisi oyo, eza kisi oyo ya vitamine

Na moni ndako na kati ya lopango baza ko tonga esili nanu te.

he na bilili oyo ez liboso nangayi awa nazomona ezali buku buku yngo ezalaka ya ko sepelisa bana pe na batu mikolo

he elili oyo nazali komona liboso na ngayi awa nazo mona ba bidon oyo eza na mayi nakati mayi yango eza oyo batiyaka na elamba soki eza na bosoto oyo elongwaka te soki otiye mayi oyo bosoto wana ekolongwa.

elili oyo nazali komona awa ,ezali bongo elili oyo bakamataki na likolo bazalaki soki na mpepo tozomona azali esika oyo babengaka na munoko ya poto stade de football

na elili oyo nalibongo komona eloko oyo balataka nakingo ponamonoko yapoto bangi chenette eh kokikazala bingo yabandeko basi pe yabandeko mobali

liboso nanga awa nazo mona foto ya nzete moko ya mulayi ya munene pe nzete oyi batu oyi ya mbongo balingaka kolonga yango naba jardin nabango epesaka mupepe ya kitoko.

Na bilili oyo nazali komona liboso na ngai awa ,namoni ekeko balatisi yango bilamba ,ekeko oyo na munoko ya lopoto babengaka mannequin balatisa yango bilamba po soki moto amoni ayeba esika oyo batekisaka bilamba

Eh na photo eza liboso na nga nazo mona balabala na Balabala ango ngambo oyo namoni matiti soki tokatisi balabala namoni lopango moko ya monene pe na kati namoni ndako ya etage moko ya munene

na elili oyo soki totali malamu, ezali bongo bolakisame oyo namonoko ya lopoto babengi publicite ya eloko songolo bazolakisa biso mayi na tricots oyo ya nyoso bakomi Vital, pe Vital oyo nde po mayi oyo ndeko muasi asimbi na maboko

elili oyo nazali komona awa ezali bongo nakati ya ndaku nakati yango tozomona kabati eza na vitrine nakati ya vitrine tozomona biloko ebele tozomona mafuta tozomana ba sapato tozomona biloko ebele

awa na liboso nangayi namoni eza ba decoration ndenge ba ngengisaka esika libala ezali to esika baza na feti namoni batiye bilamba yako ngengisa ya pembe namoni pe ya lilala namoni pe ya mbonzinga

na bilili oyo nazali komona na iboso nangayi awa nazo mona ezali na balabala awa tomoni mituka ebele etelemi pembeni na misusu pe ezali ko kende tomoni pe tukutuku munene etelemi pembeni na esika pe yako bwakaka losoto pembeni

liboso na ngayi nazo mona ndaku bazo tonga ndaku ya etage ndaku ya mulayi mingi pe nazo mona mabende ebele oyo ba tiaka pona batu ba koka ko mata po nako tonga

Bilili oyo naye ko mona na miso na ngai awa, ezali bongo bana bilenge basi pe mibali, soki to tali bilamba ba lati, bazali bongo bana kelasi, tomoni bango nyoso ba telemi bazali ko tala eza lokola bazali ko yoka moto

Naliboso nangayi awa, nazomona mutuka, mutuka namoni lokola eza ya iyas, pe mutuka oyo namoni eza mutuka oyo ememaka batu pona transport.

eloko nazomona liboso nangai awa eza na lupangu songolo na lupangu yango ndaku eza te tomoni basali nakati bilanga pe na bilanga yango nazomona batu ebele bandeko basi pe mibali

Na moni bana kelasi, bilenge basi na mibali.

photo oyo nazo mona liboso nanga eza photo bakangaki limbanda na balabala na zo mona mbandeko mibali mibale ba telemi na cote kuna nazo mona mutuka namoni mubali moko avandi pe liboso naye aza na ndeko mosusu bazo beta jeu de six six

Elili oyo ezali namisu nabiso awa tozomona ezali bongo ndeko ya mwasi ndeko ya mwasi aza esik oyo ba bongisaka suki to pe batekisaka basuki azali kolakisa bato.

Na bilili oyo nazo komona liboso na ngai awa ,nazali komona ba ndeke mibale ,ba ndeke yango eza bongo ba chako, tomoni ba chako awa za likolo ya nzete

Na elili oyo nazali bongo komona liboso nangayi awa, nazomona eza biloko misatu batandi yango nase, soki totali malamu biloko yango, ekoki kozala biloko oyo esalemi namabende, pe nase naango tozakomona eloko babengaka namunoko yapoto pelouse

liboso nangayi awa nazali komona foto ya mituka mituka yango soki totali na liboso nayango eza na bwato soki totali malamu bazo katisa yango.

Na bilili oyo tomoni ba ndeko mibali balati bilamba ndenge moko, soki totali malamu esika ba zali na monoko ya lopoto babengi yango stade, pe ba ndeko oyo ba betaka ndembo ya makolo

he na bilili oyo nazali komona na liboso na ngayi awa nazo mona eza sapatou batiye yango libanda to likolo ya sima sapatou yango ndenge nazali komona ezali ndenge sapatou ya bana mibali.

Elili nazo mona Awa eza kisi ya bana mike.

Awa liboso na ngayi nazomona bongo eza bokutani, bokutani ya Bato, pe soki totali Oyo bakomi, bazosolola pona corona virus, pe na sima na bango tomoni bongo photo ya Denis Sassou-Nguesso, elingi koloba ezali bongo na Congo Brazzaville.

Na moni balabala ya kitoko na pembeni na ngo batu bazali koleka.

Na moni ba nzete mingi na ba langi ya mai ya pondu.

Eh! Nzambe nangayi! Bilili oyo nazomona liboso nangayi awa! Eza lokola yakindoko, po nanu namona mbisi yaboye te, mbisi ekoki kozala namiso, namunoko lokola bato te, oyo eza mbisite

na bilili oyo tozali komona, ezali bongo na balabala, na balabala yango tomoni mutuka oyo ememaka batu etelemi, pembeni ya mutuka yango, tomoni ndeko muasi moko azali kotekesa biloko ndenge ezalaka awa na Africa, tomoni batu baza na mutuka yango bazali kosombela ye

Na elili oyo tozali komona liboso nangayi awa, namoni bankumu mibale, moko nkumu ya congo Brazzaville, namosusu nkumu ya America, mpe nkumu ya America azali bongo na mwasi naye

Photo Oyo nazomona sika sikoyo liboso na ngayi, nazomona Eza Kisi, Eza Kisi oyo esalisaka bokono bwa malaria. Namoni kisi yango, kombo na yango Eza lumerax. Eza Kisi oyo bapesaka bana, soki mwana abelaka malaria

na elili oyo nazali komona liboso nanga awa namoni ezali bongo na esikaoyo batekisaka biloko ya koliya ya komela naya kolata biloko nyonso oyo ba bengaka na munoko ya lopoto super marche.

na elili oyo nazali komona na liboso na ngayi awa nahomona ezali bongo mutuka etelemi na balabala ya zelo po tomoni balabala yango eza ya goudron te pe tomoni mituka oyo ezali ya minene

liboso nanga awa nazali bongo komona ba ndeko basi ebele namoni ndeko mobaliata moko tenamoni balati ba bilambe ya ndenge moko ndenge nazomona eza lokola baza bana kelasi

Na moni na kati ya sani ba tondolo ebele na kati, batiyaki ba mbuma na kati po baliya malamu.

elili oyo tozali komona awa, ezali bongo nakati ya lupango ya ndeko songolo, tomoni aloni ba nzete ya kitoko, pe nakati tozomona nzete moko ya molayi ya mbila

nafoto oyo nazali komona liboso nangayi nazomona eza bongo ndeko mwana mwasi alati oyo ba bengaka na munoko ya mundele robe nase alati lipapa na maboko asimbi telephone.

he na bilili oyo nazali komona awa eloko ya liboso tozali komona awa eloko ya liboso tomoni awa ezali mesana likolo ya mesa yango tomoni tangawisi mais nanu batongoli yango te pe tomoni balala oyo babengaka orange na munoko ya lopoto esi bakatikati yango mais

Awa na moni bendele na langi mine, langi ya pembe, moindo, bozinga na motane.

na photo oyo eza liboso nabiso, tomoni eza tata moko ndenge alati aza nganga ya mileko, tomoni alati ekoti, pe na misu alati matalatala

na bilili oyo nazali komonana liboso nangayi ezali lopete 2 batiye yango nase pe soki tomoni bien malamu ezali ba lopete balatisaka batu soki babalani.

Liboso nabiso awa tozalibongo komona saani, saani yango eza saani yamundele yapembe, nakati yasaani yango tozomona boule mibale ya fufu, tozomona safu, tozomona ndunda, tozomona pilipili, na biloko mosusu

photo nazili komona liboso nangai nazo mona ba ndeko mitanu ndeko moko aza bongo mondele misusu mine ba tikali eza batu ya moido pe nabatu mine na moni moko eza ndeko mwasi bilamba ba lati ezo lakisa ka basa na mosala pe place ndenge nazo mona ezali bongo nalibongo

Namoni balabala ya kitoko ya goudron na tukutuku ezo benda eloko na sima, na mutuka ya langi ya pondu na pembe.

na miso nabiso awa tozayi komona batu ebele, pe moto oyo tomoni liboso awa azali bono nkumu ya ecolo ya fasi ,na kombo ya NIKOLAS SARKOZY.

na bilili oyo bazali kolakisa biso awa tozali komona ezali nzete soki totali malamu ezali na zamba te ezali bonbo place batu balonaka ba nzete nzete oy nazali komona awa ekoki kozala nzete ya eucalyptus.

elili oyo tozali komona liboso nabiso awa tozali komona mutu ya nyawu azali bongo komona biso nyahu yango azali na langi ya mwindu

Elili oyo nazali komona awa liboso nanga, nazomona balabala pe balabala yango asalemi kitoko, po eza yamabele te, pe tozomona mutuka moko, bandeko songolo bavandi nakati balati bilamba oyo nazoyebate soki eza yamapinga to ya police

Na moni balabala ya mabe, na mituka po na koleka eza pasi.

To moni bosoto ezo bima esika oyo.

Elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, azi bongo bendele, bendele yango tomoni ezali nabalangi ebele, langi yamotane, langi yapembe, langi yamonzinga, nalangi ya mayi ya pondu.

nazo mona , eza mutu atelemi na ndako, ndako naye eza pembeni ya ebale, namoni na kati ya ebale ba bwato ebele pe bato ebele na kati, na kanisi bato wana eza ba lobi mbisi

Na moni ekeko balatisi elamba po na kolakisa batu baya kosomba.

na bilili oyo eza liboso nangai awa, na bilili oyo ngai namonaki te, tozomona mais ekulusu, mutu oyo aza na ekulusu ezali Yesu te, pe Yesu aza mutu muindo te, tomoni oyo batie na ekulusu eza mutu muindo

soki totali elili oyo eloko ya liboso, tokomona ezali bongo nabutu bakamati bilili na ndako songolo, na ndako yango tozomona bilamba ebele, tozomona ba chemises yaba ndeko mibali, oyo batongi na maputa na elingi nazoloba oyo batekisa yango

he liboso nangayi nazomona eza carton ya kisi kisi mutu oyo amelaka soki azobela pena namoni eza kisi mutu amelaka soki aza na ndembo ya kopema.

he awa liboso nangayi awa nazali bongo komona kisi ,kisi oyo moto amelaka pona abakisa bo ngolokomo na nzoto namoni eza na ba mbuma ebele nakati.

liboso nangai awa nazali bongo komona ndeko songolo azalaki nakati ya mutuka, akangi photo libanda, pe libanda ya place yango, tozomona eza esika oyo namonoko ya lopoto babengaka rond point, namoni ba ndeko mibale baza naba tukutuku, na mutuka moko ya taxi moya musika

photo oyo to zali bongo ko mana photo ya ndeko mobala na ndeko mwasi batelemi baza lokola bazo solola eloko toko tala malamu na se bango nyoso ba lati mapapa

Eloko oyo nazo mona awa na photo ,nazo mona kiti eza kiti ya libaya ,oyo balingaka kotia yango na mesa ya kolela oyo na monoko ya mindele babengi salle a manger, nde eloko nga namoni

na bilili oyo tozali komona ndeko muasi, azali kotala biso, azali koseka, azali bongo kolakisa ndenge azali kitoko, pe soki totali na manzaka naye, aza na manzaka milayi makasi

na bilili oyo eza na misu nangai awa, nazomona eza bongo ba ndeko ebele bazokima, pe ndenge balati, na esika bazali, ekozala esika oyo babetaka ndembo ya makolo

bilili oyo tozali komona liboso nabiso awa, tozali bongo komona ba ndeko misatu, mibale bazali bongo ya basi, na moko ya mobali, soki totali malamu ba ndeko ya basi oyo baza mikolo ya ndeko oyo ya mobali atelemi pembeni na bango

Na elili nazali komoma awa ezali bongo buku, buku yango eza buku ya kelasi teeza buku oyo mutu asombaka po atanga masapo oyo ezalaka na kati, ya kitoko oyo esepelisaka batu.

liboso na ngayi awa nazo komona batu komono ebele soki totali esika bazali na ndenge balati baza batu ya nkumu bazali batu ya pamba te.

Na elili oyo nazali liboso na ngai awa nazomona eza bongo plaquette ya kisi .ndenge biso nionso toyebi kisi eza eloko oyo moto amelaka soki azali kobela po azoyoka nzoto kolongono

Tozali komona awa bendele ezali na ba langi misatu, ya bozinga ,mosaka na ba etoiles ya pembe.

elili oyo nalikomona libosonanga awa namoni eza esika oyo batekisaka biloko pona namoni lutu moko yamunene pe nase nango namoni ba mbeli ebele ndeloba esika batekisaka biloko oyo

na elili oyo ezali na miso na ngai awa, namoni eza ndako, ndako moko ya monene pe ya kitoko, soki totali malamu ndako oyo ekoki kozala bongo kelasi

liboso na ngayi awa naye komona lokosa sapatu moko eza nase, soki totali kitoka eza sapato ya kala ata llengi nango esi esili

Elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, namoni eza saani yambe, nakati yasaani yango tomoni biloko yakoliya, eza ndunda oyo batye mbisi yakokawuka nakati

Na bilili oyo nazali komona awa eza bongo na balabala ya monene, tozomona balabala ango liboso ezalaki na goudron tomoni goudron nionso esi ebukani etikali mabele kaka na mabulu ebele pe balabala ango nazomona ba taxis ebele eza mituka oyo ememaka batu

na bilili oyo nazali komona awa, nazali komona ezali bongo na balabala, na balabala yango tomoni mutuka moko ya munene, esi ebemi biloko ebele nakati, soki totali na ngambo ya balabala yango, tozomona lupango, nakati ya lupango yango tozomona ba nzete ebele

Awa na moni mbeto, ndenge basali yango, ndako oyo ekoki kozala Hôtel.

Elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, ezali bongo nabalabala, nazomona mituka ebele oyo ebendaka mituka misusu nasima, oyo namunoko yalopoto babengi remorque, pe nasima naango kuna naomona banzete ebele.

Na moni kisi ya mindele yya kobikisa bokono songolo.

elili oyo bazolkisa biso awa ezali ndaku moko ya munene makasi na ba bengaka yango super marcher ba tekaka biloko ebele ezala ya koliya pe ezala ya komela

na bilili oyo ezali bongo ko mona bendele bendele yango eza bongo na langi mibale tozo mona na langi ya mosaka likolo na langi motane nase pe na kati ya bendele tozo mona nyama oyo babengaka na monoko ya lopoto dragon

eloko oyo nazomona nasika sikoyo liboso nangai, ezali bongo eloko oyo namonoko ya lopoto babengaka pancadre, elingi kolakisa esika oyo eloko nini basalaka, soki totali na pancadre ndenge oyo bakomi ezali bongo esika batu babemisaka mbongo na bango, pe namonoko ya lopoto babengi Bank

Na bilili Oyo naali komona Awa naali komona bongo ba sapato mibale batie ango na se, pe ba sapato ango ezali na ba singa te, tomoni pe ezali na langi ya mayi ya pondu na pembe.

na bilili oyo tozali komona awa, tozomona maputa ebele, batandi yango esika nyoso, nalingi koloba esika oyo eza esika ooh batekisaka maputa, to pe bilamba ya ba ndeko basi

na bilili oyo tozali komona awa, tozali komona ndeko mama moko azotala biso, alingi koseka, pe alati maputa, pe tomoni maputa mususu ebele sima naye, na bana popi liboso naye, tolingi koloba esika oyo batekisaka yango

na bilili oyo nazali komona na liboso nangayi awa ezali bongo kabati tomoni esi basali yango kitoko basi bapakoli oyo ba benga na munoko ya lopoto vernis.

Na photo eza liboso na ngai awa nazali komona bongo ba ndeko ebele ya basi bazali koseka soki totali bilamba oyo balati eza ba ndeko oyo babetaka volleyball

awa liboso nanga nazali bongo ko mona sahani na sahani nango nazo mona eza bongo na malala malala yango esi eteli makasi to moni lilala moko eza mobimba lilala mosusu ba kati yango mibale

liboso nanga awa nazomona ba ndeko mibali bate, lemi ndenge namoni yango eza equipe ya football ndenge nazomona b moko ba telemi ba misusu ba vandi na sima na bango.

Eloko tozali komona na bilili oyo eza ba carton oyo batiye liboso na biso soki totali makomi yango eza lokola ba soso ba kati kati yango batiye nagon naba carton.

he liboso nabiso awa tozali komona ezali bongo na kati ya ekeliziya po soki totali ndenge ba ndeko oyo balati balati ba ndeko basi pe mibali balati biloko ekokana na kati ya ekiliziya ezo monana baza batu basambelaka makasi

na bilili oyo toza komona mbabula moko ya munene oyo balingaka kosalisa libanda pona ko toumba, pe ebanda mbaboula yngo oyo tozali komona bazo kotoumba mbisi.

Eh! Nabilili oyo tozali komona bandako ebele bazali kotambola, kotambola oyo ezali pona esengo te, pe tozomona batu yango eza batu ya Africa te, po baza mindele bango nyoso.

he foto oyo ndenge nazali komona eza na esika namunoko ya mindele ba benga atelier naso mona pe nase soki mayi ya mbule ebeti mayi yango ezali na bosoto

Na elili oyo nazomona, foto bakamataki yango ,wamosika na ndako oyo, nazomona balabala, nangambo yabalabala yango tozomona ndako moko yamunene, soki totali biloko bakomi nandako yango eza esika oyo police esalaka.

bilili oyo na zali ko mona liboso na ngai awa, namoni ezali bongo na zamba to na mboka, po tomoni ndeko mwasi aye ku luka mayi awa, po na esika ya malamu mayi moto azua yango na ndako naye

Nazomona bendele eza nabalangi misato, bonzinga, mwindu, nalangi yamosaka

Na foto nazali bongo komona liboso nangayi awa, nazomona eza na butu, nazomona simate, nazomona liboso eza bandeko mibale, ndeko moko aza bongo naloposo yakimundele, mosusu aza naloposo moyindo, bazoseka.

Photo oyo nazali komonabongo liboso na ngai awa namoni eza neti esika oyo batekisaka ba fleurs ,po batiaka yango na milangi pe namoni ezali ebele

Na moni mobali aza ko kende alati bilamba ya langi ya bozinga.

he nabilili oyo tozali komona tozali komona ezali bongo na kati ya ebale tomoni ebale ya munene tomoni pembeni na libongo na bateau misatu etelemi

Elili oyo tazali komona buku liboso nabiso, buku yango soki totangi makambo oyo bakomi, ezali buku yabandeke, etangisaka batu bandeke ndenge bazalaka, mpe ndenge bomoï nabango yamikolo nyonso

photo oyo nazo mona na liboso nangayi nazomona batou ya pousse mibale bazo tindika pousse nabango pe pembeni ya pousse yabango nazomona moutouka ,moutouka ndenge namoni yango eza oyo ba bengaka na mounoko ya lopoto ba taxi

Eloko oyo nazomona liboso nanga awa, eza eloko oyo naminoko yamindele babengaka pancarte, namoni ndenge bakomeli yango ndenge ezali, eza lokola fondation, pe namoni pancarte yango eza nabalangi ebele, nazomona langi yamotane, langi yamusaka, nalangi yabozinga

Elili oyo nazali komona liboso na ngai namoni ezali bongo elenge ya ndeko mwasi azo lakisa biso ndenge azali kitoko ndenge bakangi suki naye kitoko

he na liboso nangayi awa nazali komona nazali komona foto yango bakangi na balabala esika mituka elekaka tozomona mutuka oyo ba bengaka taxi pe tozali komona mutu moko azali lokola kolinga kokota nataxi yango.

Naliboso nangayi awa nazalikomona esika songolo ndako, pendako yango nazomona ezandako oyo batongaka bandako yamilayi, soki totali ndenge ndako yango etongami, naba chambre nango ndenge ezali, ekoki kozala kelasi

na liboso nangai awa, oyo bazali kolakisa biso, ezali bongo bendele, bendele yango tomoni batie africa nakati kati, bendele yango namoni ezali bongo naba langi misatu, tozomona langi ya mayi ya pondu, na langi ya mosaka, na langi ya pembe

liboso nangayi awa nazali bongo komona bilili nazomona nase ezali bongo ya lokolo ya sapatu ya basi soki omoni bien te okoki kokandisa que ezali likolo yaba carreaux

Elili oyo tozomona liboso nabiso, tozali komona bandeko ebele bazali kolanda ndeko moko, ndeko yango soki totali malamu aza makolongulu, alati sapatute, mpe ndeko yango alati ndengemoko nabatu mosusu te.

Liboso na ngayi Awa, namoni batandi na se céleris, eza biloko batiaka na biloko ya kolia pona ezala na pimbo ya kitoko pe ekoma kitoko.

na bilili oyo nayo komona liboso nanga awa namoni eza naba ndeko mibali ebele bavandi balikokoma soki totali ndenge balati esika bazali ezali bongo mikonzi

Na moni ndeke na zamba ezali na langi ya mai ya pondu

bilili oyo batiyeli biso awa ezali bongo buku buku yango eza ya bana kelasi buku oyo ya bana mikolo te eza ya bana mike pona esepelisa bango

he na bilili oyo nazalli bongo komona nazali komona ba kiti na mesa nayango hee ba kiti oyo balingaka kotiya yango esika ya jardin to libanda.

Eh! Liboso nangayi awa nazali bongo komona Bendele, bendele yamboka France bendele namoni ezali bongo nalangi misatu, tozomona ezali bongo na langi ya mutane, na langi ya pembe, na langi yabonzinga.

soki totali elili oyo malamu tozali bongo komona oyo esika ya ko sokola ba bengaka na munoko ya lopoto babengi piscine tomoni ba kiti ya kitoko ba ndeko ya mindele bvandi nasima nabango tomoni ndaku moko ya kitoko ezali esiko ya koyamba batuu ezali esika oyo hotel

na photo oyo nazomona liboso nangai, nazomona bana ebele, liboso nangai namoni bana mibale oyo bazolakisa biso ba papulo na bango, ndenge ngai namoni eza bana ya classe oyo, basilisi classe

he liboso nabiso oy eloko ekoki kozala bendele to pe logo nakati tozali komona ba ndeko mibali mibale likolo baza tolo pepele balati bilamba ya pembe nase

Awa na moni ba logo mine ya ba institution internationales.

na bilili oyo nazali komona liboso na ngai awa, nazo mona ba ndeko misato, baza na milangi ya masanga na maboko na bango, ba ndeko mibale balati matalatala

liboso na ngai awa nazali bongo komona mutuka, mutuka moko ya munene, mutuka yango namoni ezali bongo na langi ya mosaka, soki totali malamu etelemi po mutu oyo atambwisaka yango azali na kati te

he na bilili oyo tozali komona tozali komona loboko ya ndeko songolo eloko toyebi kaka ezali muto ya mwindu, ezali mundele te asimbi na lobolo kisi oyo bana bamelaka soki bazali kobela .

liboso na ngai awa nazali bongo komona na elili, eloko oyo ba bengaka na lopoto pancarte, pancarte yango namoni ezali bongo na ba langi misato, nazo mona langi ya pembe pe nazo mona langi ya bonzenga

Na elili oyo nazo mona liboso a ngai awa ezali bongo ndeko mwasi, ndeko mwasi ango ndenge avandi pe eloko azo lakisa ezali bongo mutu na ye.po totala ndenge bakangi ye suki kitoko pe modele kitoko soki ekosepelisa bato mosusu

soki totali na photo oyo malamu, tozomona masuwa liboso, na sima na yango bakomi pointe noir, point noir ezali bongo engomba ya ekolo Congo Brazza Ville

bilili oyo tozali komona awa, ezali bongo buku batie yango likolo ya mesa, soki totali makambo bakomi na buku yango, ezali bongo buku oyo esalisaka bana kokoma pe koloba monoko ya francais kitoko

Eloko nazali komona na liboso na ngayi awa eza eloko oyo na munoko ya lopoto babengaka pancarte he pe pancarte eza eloko batiyaka esika songolo pona kolakisi batu na ndaku wana basalaka nini pe eloko nini okoki kokuta na ndaku wana .

he na bilili oyo awa nazali komona nazali komona mwana moko ya muke ya mwasi alati nzambala oyo ezali bongo na langi ya motane pe bakangiye suki ya maboko pe soki totali azali na suki ya milayi makasi

Liboso na ngai awa ,nazo mona eza photo bakangaki na se, ndenge nazo mona na se eza neti béton mais esi ebebi pe nazo mona ba ndako, ba mutuka na garage ,nazo mona ba mituka nionso eza na langi ya pondu na pembe na muindo

he na elili yo tozali komona ba ndeko ebenle ba ndeko oyo tozali komona bazali ba ndeko ya basi tomoni balati elamba ekokana mokonde alati elamba ya yeye moko.

na bilili oyo tozali bongo komona, tozali komona ezali bongo nakati ya zamba, na zamba yango tozomona ba ngomba ebele, nakati kati yaba ngomba yango tozomona mayi ezali bongo ko tshola

photo oyo nazali komona liboso nangai, namoni eza photo yaba ndeko mibali bazobeta ndembo ya volley, oyo ndembo ya volley naya foot ezalaka ndenge moko te, pe soki tomoni balati bilamba moko te, equipe moko elati bilamba ya motane, mosusu elati bilamba ya mosaka

Na moni fufu ya moindo na sani ya pembe.

Liboso na ngai awa nazali bongo komona machine, machine ekoo zala machine ya fufu pe pembeni na yango nazo mona ba tafali ebele oyo ba salisaka po nako tonga ba ndaku na yango

Liboso na nga awa nazo mona malamu te, nazo mona ezali bongo sapatu ya basi batie yango na see, moto alati yango te, pe sapatu yango namoni eza na langi ya mosaka.

Photo oyo nazo mona liboso na ngai , nazo mona nanu ndembo na ba ndeko misatu ya mibali, ba lati ba varese oyo eza na ba langi miondo na pembe, nazo mona ndenge baza nakati bazo beta football

na liboso na ngayi nazomona nyama moko boye nazo mona yango eza lokola mbinzu, eza lokola mbinzu eloko mosusu namoni eza naba langi ebele.

liboso nanga awa na zali bongo mona bemdele ya ekolo songolo bemdele yango na moni ezali bongo na ba langi ebele mutane langi ya mosaka na langi ya mayi ya pundu

Na moni esika batekisaka bilamba ya basi na mibali.

nazotala photo oyo eza liboso nangai awa, nazomona eza na balabala, nazomona mituka pe ezoleka ebele, soki totangi makambo bakomi awa likolo, bakomi port autonome de Brazza Ville, port ezali bongo libongo na lingala

namoni awa liboso nangai, namoni mutuka na marque ya Rava, etelemi na parking, namoni mutuka yango eza na rangi ya mbonzinga, na muindo

sikoye boye liboso nangai nazo mona biloko yako lia bikolo ya ko lia na moni eza mbizi yako kauka oyo ba lambeli yako ya pepe supu

na elili oyo tozali komona awa tozali komona musapi ya ndeko songolo ya mwindu pembeni ya kisi oyo pe ezali kisi ya ki mundele .

bilili oyo nazali ko mona liboso na ngayi awa ndenge na zo mona ezaka na boutique po na moni bikolo ebele nazo mona mafuta ya ko pakola nzoto nazo mona ba sabuni pe biloko mosusu ebele

Na bilili oyo ezali bongo na balabala, bongo na balabala ya mabele, liboso ya balabala yango tomoni ndako, ndako na ba ndeko mosusu ba telelmi, ndako yango tomoni pe photo ya nkumu ya ekolo brazzaville

Nabilili oyo tozali bongo komona, ndeko mobali afukami asimbi mwana muke yamwasi, ndeko mobali yango tomoni suki naye asi alingilingi yango, pe atye langi yamotane

Eh! Na foto nazali bongo komona liboso nangayi, eza foto yamwana muke, yamwasi alati kaputula nasepe aza namapapa oyo eza bongo nalangi yamusaka, naloboko naye asimbi parapluie.

Awa balakisi biso milangi ya masanga ebele.

na elili oyo ayekomona ndekomoko mwasi ali kolakisa biso sukinaye ndenge bakangiye pe tomoni alati biloko yamatoyi namatalatala namisunaye

na moni bilenge ya mibali mitano balati ba mipila ya motane na moko azui telephone.

na photo oyo nazo komona ba ndeko ebele bazo kende mtu babali ko zonga pe na pembeni na bango nazoma pusu soki totali likolo na bango namoni pan carte eyo ezali ko lakisa ndeko mobali alati kitoko na mituka mibale pembeni

Na elili oyo tozali komona bikeko ebele, balatisi yango bilamba, pe bilamba mususu batye yango pembeni nayango, bikeko oyo nde namunoko yalopoto babengaka mannequin.

libosa nangayi awa nazali ko mona eza bongo balabala bakamataki photo na ngambo musu ya balabala tozo mona na balabala yango mituka ezali koleka pe' na ngambo ya balabala kuna tozo mona ba ndeko songolo bazo tekisa biloko na bango

na bilili oyo tozali komona liboso nabiso awa, tomoni ezali bongo bendele, nazoyebate soki eza bendele ya ekolo nini, eloko nakoloba namonaka ba langi na bango, tozomona langi ya mosaka, langi ya motane, na langi ya buzinga

liboso nanga awa nazali bongo ko mona elili elili oyo eza ya bendele pe na moni ndenge ezali eza bendele ya ekolo ya uganda pe bendele nango eza naba langi ebele na moni langi ya motane ya mosaka pe na langi ya moido

Soki na Tali eloko Oyo nazomona liboso na ngai, nazomono loboko ya ndeko songono asimbi boîte Moko boye. Eza boîte ya mafuta ya kopakola. Ndenge nazomona eza boîte ya mafuta ya kopakola, Oyo e salami na cocotier.

Mwana azo tanga buku ya Africa.

Na elili oyo tozomona bandako ebele bavandi kuna nasima, nabandeko misusu Baza liboso nabango bazali bongo kobeta dembo yamaboko oyo namunoko yalopoto babengaka baskets, pe tozomona bandeko yango eza bandeko basite, ezali bongo bandeko mibali

Na moni balabala monene ya zelo, pembeni nango mwa matiti na pembeni nango lopango eza na kati ndako.

na bilili oyo tozali komona liboso na biso awa tozali komona bongo ezali balabala ndenge batongaka balaba moko ya kokende na mosusu ya kozonga na kati ya balabala baloni ba nzete pona mu pepe kitoko.

Na moni ndako munene ya etage Radison blue, esika ba yambaka bato.

Elili Oyo naali komona liboso na ngayi awa, eza bongo esika Oyo batekisaka biloko, Po tozomona biloko ebele. Eza esika Oyo na Monoko ya lopoto Babengaka boutique to pe magasin.

he na misu nabiso awa tozali komona batu ebele pe mutu oyo tomoni ya liboso ezali nkuma ya France kombo naye Nicolas SARKOZI .

Photo oyo ndenge na moni, eza ba mibali ebele na basi ebele balati kitoko, emonani lokola basalaka bisika ya makasi.

Na elili oyo, tozali bongo komona, ndeko mobali, oyo aza nanu elenge, atelemi, soki totali namakolo naye, azali makolo ngulu, alati sapatu te

Elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazomona eza saani batye yango likolo yamesa, saani yango nakati etondi namisuni yambisi ya mayi, oyo balambi yango pepe supu, yango tozomona sauce naango ezali motake te

Na bilili oyo nazali komona ,malala ebele, malala yango tomoni misusu esi eteli makasi ekomi na langi ya mosaka misusu eza kaka na langi yango ya mai ya pondu

nazomona photo oyo lokola bendele, bendele oyo eza na eloko lokola ekulusu. bendele yango eza na langi mibale.

Elili oyo nazali komona liboso na ngai awa, namoni ezali mutuka, mutuka oyo ememaka essence, po eloko oyo eza na sima, eza eloko oyo ememaka essence, pe to moni mutuka yango etelemi ezali ko kende te

Na moni elenge mobali amemi makemba na mutu na loboko na ye ya mobali amemi sac, batu mususu bazali koteka pembeni ya balabala,

foto namoni awa namoni eza biloko ya koliya ,biloko oyo namoni eza pondu na madesu

Na elili oyo namoni bongo, bandeko mibali ebele, soki totali bilamba balati, bazalibongo batu oyo babetaka ndembo yamakolo, oyo namunoko yalopoto babengi football

Na moni ndeko moindo a kangi suki milai na sima na ye batu ebele.

ndenge na zomona awa na photo oyo nazo mona mesa basi batie mabuta likolo basalanga ndenge balobaka na monoka ya poto decoration ndenge na zomona eza neti esika oyo basalaka libala

Eh! Liboso nangayi awa nazali bongo komona, ezali bongo ndako, ndako yango eza ndakonya etage, soki totali malamu ndako yango eza yakala, ata langi naango ekoma yakala, ndako yango azalibingo kitoko te.

na bilili oyo nazali komona awa liboso nangai, eza bilili oyo bakangaki ba buku, namoni ezali bongo ba buku mine, buku oyo ya likolo tomoni ba ngubu mibale bazo bunda, siko totali minoko na bango eza ngubu moko ya muke, na ngubu moko ya mukolo

liboso na ngai awa, nazo mona eza lokola wenze, po nazo mona ba mbuma ebele awa, pe nazo mona retro-viseur, sikoyo nayebi te soki eza retro-viseur ya tukutuku to motuka

Na moni garage esika ba bongisaka mituka, na moni bafongoli moko bazali ko bongisa yango.

Na moni liboso na nga kisi ya pharmacie.

bilili oyo na zali komona awa eza bongo ba ndeko mibala baye kobeta ndembo ya makolo oyo na monoko ya lopoto ba bengaka football

na bilili oyo nazali komona awa, nazomona sapatu, sapatu yango ezali bongo nakati ya ndako, soki totali malamu sapatu yango ndenge yali ya molayi, sapatu ekozala sapatu yaba soldats, to pe ya mapinga

na elili oyo nazali komona liboso nangayi awa nazomona bongo nyama ezali ya kokalinga ba kalinga yango kitoko naba bitungulu ebele nakati soki tomoni poso ya nyama yango ekoki kozala nyama ya ngulu

Na photo nazo komono liboso na Ngai, nazomona, ezali bongo lopango, lopango ndenge nazomona eza na sima ya lopango. Nazomona nzete pe nazo Mona ntaba, na ba mabata mibale.

liboso na ngai awa, nazo mona ba emballages, nazo mona ba emballages oyo eza na langi ya chocolat, nde ba emballages namoni bakangi yango esika moko na singa pembe

Na bilili oyo eza na misu na biso awa ,tozali komona esika oyo bongo, bongo koza esika batekisaka biloko po tozo mona biloko ebele batié yango na sima na ndeko mobali oyo pe liboso na ye tozo mona ndeko mosusu azali koya

Eloko naakomona namisu nangayi awa, namoni eza nabalabala, nazomona mutuka moko yamwa mulayi liboso nangayi awa, ezalibongo nalangi ya pembe, pe pembeni yabalabala yango nazomona banzete ebele.

Foto oyo nazali komona sikasikoyo liboso nangayi, nazomona mutuka, mutuka yango pe eza nalangi yamapinga, pe nakati ya mutuka yango etondi namapinga ebele, balati bilamba yamapinga nabikoti oyo ezali bongo nalangi yamutane.

To moni mesa ba tandi elamba ya motane na ba sani mitano eza na biloko na kati ba mbala ya mindele na ba soso.

ndenge nazomona awa eza fruit awa eza na sahani ba fruit yango esangami ba fruit different ebele ekeseni heee ba fruit yango hee jaune, orange.

na bilili oyo eza liboso na ngai awa, naye komona eza esika oyo ba bongisaka mituka, po soki totali liboso na biso awa, tomoni ezali bongo moteur ya mutuka ba longoli yango na mutuka, batie yango na se pona ko bongisa yango

Photo nazo mona liboso nanga sika sikoyo, namoni ezali kisi, ezali kisi oyo ba pakolaka na nzoto soki ozwi bonkono, pe namoni kisi yango eza bongo na langi mibale, namoni eza langi ya pembe, langi ya bozenga na langi ya motane

na bilili oyo nazo komona liboso nangai awa ezali bongo ka boite ya kisi, eza kisi ya bokoko te kisi ya mindele pe nde biso pe toyebi kisi eza eloko mtu akomelaka soki nzoto eza kolongono te

Eh! Na foto oyo nazomona sikasikoyo liboso nangayi, nazomona eza bokutani, po namoni bavandi ebele bandeko mibali, pe bangonyoso namini balati matalatala, soki totali malamu bilamba balati, eza banganga yamibeko.

na bilili oyo na zali komona na liboso nanga awa ezali bongo na stade tuzomono libanda nango pe stade yango libanda eza kitoko te tozo mona na salette na se ba bwaki ba milangi na se nasima nango eza bosoto

Photo naali komona liboso na nga awa. Eza photo ya ndeko mwasi, atie loboko na mutuka. Soki totali malamu, mutuka Oyo ezali mutuka na ye te. Pe ndeko mwasi ango a lati matalatala na misu

hee liboso ya ngayi awa nazali bongo komona bana kelasi namoni bana kelisa bavandi misusu batelemi ,misusu bazali kokoma makambo oyo molakisi na bango azali kokoma na tableau.

Liboso nanga nazakomona ndako moko ya etage yakitoko, ndako yango likolo namoni eza nabiloko moko boye eza nalangi ya mwindo, ndako yango nyonso soki totali malamu ezabongo nalangi ya mosaka.

he na foto oyo nazali bongo komona eloko oyona munoko wana ya mindele ba bengaka mannequin balatisaka yango bilamba po batu bayeba eloko nini etekisamaka na boutique wana

Awa liboso na ngayi, nazomona milangi, nazomona milangi eza neti milangi Oyo batiaka ba kisi ou bien milangi Oyo batiaka ba épices ya biloko ya kolia. Nazomona molangi Moko eza na langi ya motane, na molangi mosusu eza bongo na langi ya mosaka.

Elili oyo ezali liboso na nga nazali komona eza esika batekisaka biloko namoni mapapa ya kotekisa na eloko oyo ezali liboso na biso soki eza nini nayebi te

he foto oyo ndenge nazali komona bazali kolakisa biso malatu te ndenge ngayi namoni eza bongo lipekapeka nazo mona mapapu naye pe mapapu naye ezali naba langi ebele nazomona eza lipekapeka

Na moni Maman asi akoli afandi.

na eliili oyo soki totali malamu, ezali bongo bokutana, pe namonoko ya lopoto babengi meeting, pe tomoni ba papa ebele bafandi, pe baza naba cartes na bango na kingo, pe bakolakisaka banani bazali

Eloko nazomona liboso nanga awa, namoni loboko ya moto esimbi kisi namaboko, pe ndenge tomoni kisi yango eza kisi oyo mutu amelaka soki nzoto ezosala ye pasi.

he na bilili oyo tozali komona liboso nabiso awa tozali komona bongo mapinga ya ecol songolo, mapinga yango elati kitoko na bikoti ya motane nde tomoni mokonzi nabango liboso azotala bango.

LIboso nanga awa naali bongo komona ba saani misato, namoni sani moko ezali bongo nakati na mbisi yako kalinga, na malala pembeni, pembeni nango lisusu namoni sani mususu oyo ezali na fumbwa na kati

Na moni mobali azo tambola na balabala na sac na mukongo alati pembe na moindo na bandako pembeni ya balabala.

bilili oyo nazali komona awa liboso nangayi awa nakandisi ezali bongo bilanga namoni ezali baloni ba nzete ebele p nabiloko misusu ya koliya ezali pe soki totali nase tokoki komona matiti

Eh! Na elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, ezali mutu oyo asalelaka nzambe, tope nganga ya Nzambe, oyo babengi nakombo ya Denis lesi, azalaka na kinshasa.

Na elili oyo tomoni bana mibale ya mwasi pe na mobali, baza kotala na téléphone, oyo ya mwasi aza koseka.

na bilili oyo tozali komomona awa ezali nakati ya ndaku songolo nakati ya ndaku songolo oyo batiye nakati lipapa moko ezali na langi ya pembe na langi mwindu na langi ya motane

Na bilili oyo tozali komona elenge mwasi afandi na esika oyo babongisaka suki tomoni bakangi ye suki ya maboko ya milai

Na foto oyo eza liboso nangayi, nazali komona bakiti, pe bakiti yango eza nakati yandako te, eza libanda, elingi koloba esika oyo ezali esika oyo basalaka bakiti oyo, to esika batekisaka yango.

na bilili oyo tozali komona awa, tozali bongo komona biloko ebele, tozali komona ba baffle ya munene, bansinga biloko kilikili, elingi koloba esika oyo eza esika batekisaka biloko yango

bilili oyo tozali komona liboso na biso ezali bonga na kati ya ndaku na ndeko Songolo mais eza na salon tozomona makiti naye ya kitoko

bilili oyo nazali bongo komona liboso nangayi awa tozali komona machine oyo ekataka matiti pe nasima nayango tozali komona kiti ezali

elili oyo nazali komona liboso nangai awa, nazomona eza bongo balabala, nazomona mituka ezali koleka, namoni mutuka moko ya munene, oyo ememaka batu namonoko ya poto babengi bus, pembeni yango pe tozomona mutuka mosusu ya muke

na bilili tozali komona oyo na liboso na biso tomoni ezali ndako ndako yango ya munene pe ya etage soki totali malamu ndako oyo eliki kozala classe

Awa na moni logo ya MTN.

Awa tomoni oyo ba bengaka na munoko ya mindele pancarte,, baza kolakisa biso ndeko ya mwasi aza kolakisa biso misala basalaka.

Na elili oyo nazali bongo komona awa liboso nangayi, namoni ezali bongo nawenze, wenze esika oyo namoni bazotekisa biloko nyonso, awa liboso nanga nazomona ba buku, ba cahier, ba calculatrice, soki otali mosika kuna pe, tozomonape biloko mosusu ebele

elili oyo eza liboso na ngai awa, naza ko mona ezali bongo ndeko mwasi afandi, ndeko mwasi yango tomoni akangi suki ya milai, soki totali loposo oyo eza na mutu na loposo naye eza ndenge moko te, elingi ko loba oyo eza suki naye te, ezali perruque oyo basi ba lataka

bilili oyo nazali komona liboso na ngai, namoni ezali bongo na wenze, bazali ko tekisa biloko mingi, tozo mona ayi, tozo mona ma pilipili, tozo mona mbembi, tozo mona biloko ndenge na ndenge

Oyo mokonzi ya ekolo songolo aza kolobela batu mingi, to moni liboso na ye molangi ya mai na micro.

Namoni elenge mobali atelemi , alati na likolo elamba ya mai ya pondu, na se mwindo. aza na kati ya sport.

To monibiloko ebele ya ko salela mosala ya nzela to mosala songolo.

Elili nazo mona liboso nanga awa, eza lipa bati biloko ebele na kati oyo ba bengaka na monoko ya lopoto Hamburger.

Na bilili nazali bongo komona ndeko mobali moko aza yako telema na ba mosusu bavandi, pe pembeni ne kuna tozo mona pe ba ndeko mosusu ba telemi, eza lokola équipe oyo eko zala ya football to ya basket

na bilili oyo tozali komona ndeko moko atiye loboko na motema pe totali bilamba alati tozali komona bongo mobeti ya ndembo ya makolo azali koyemba nzembo ya ekolo na bongo.

Batu oyo, eza ba oyo bandimaka Simon kimbangu, babengaka bango ba Kibanguiste.

Na photo oyo na moni Ba ndeko mibale ya basi batelemi bazo seka, na mibali ba fandi.

na elili oyo tozali komona ezali bongo na mabende batie pe na batu baleka esika oyo te, soki totali nakati, tozomona bongo ba fluers ebele, pe tozomona nzela moko liboso oyo, eza nzela ya mabaya, soki totali liboso yango makasi, tozomona wana mayi ezali bongo ebali

liboso nangayi awa nazali bongo komona bilili ya eloko oyo ba bengaka na munoko ya lopoto pancarte eza eloko batiyaka esika songolo pona kolakisa batu eloko esika basalaka wana to enoko batu bakokuta wana.

na bilili oyo tozo komona ndeko ya mobali moko ya mulayi makasi atelemi na mwana moko ya muke, pe na mwana yango nama boko asimbi ndebo tozomona ba ndeko oyo bazo kobeta basket

na bilili oyo tozali komona maboko ya ndeko songolo soki totali maboko yango ndeko oyoakoki kozala mutu ya mwindu te akoki kozala mundele azali na mukate n maboko esi apasoli yango.

he na bilili awa eza kioso nangayi awa azwi brosse na liboko naye pe ezali brosse ya mutu te ezali brosse ya bilamba pe tomoni nase eza biloko ya kotekisa

Liboso na ngai awa nazo mona machine oyo enikaka biloko, namoni eza neti machine oyo enikaka tii, namoni eza na langi ya bonzenga na ba zungu

na bilili oyo nazali komona na liboso nangai, nazomona mutu akangaki photo, azalaki na balabala, nazomona ndeko mobali moko azali koleka, lati bongo bilamba ya langi ya mayi ya pondu, pe nazomona mutuka ezoleka na balabala

na esika awa tozali komona libso nabiso awa tozomona bilamba ya ba ndeko nya basi batandi yango nase esika oyo ekoki kozala esika batongaka bilambaya basi to batekisaka bilamba ya basi.

Na moni ba buku ya masapo po na kosekisa

Eloko oyo nazalibongo komona sikoyo liboso nangayi, eza eloko oyo namunoko yalopoto babengaka pancarte, ezolakisa biso masanga oyo ezali bongo nakombo ya red bull, eza masanga oyo bamelaka, mais elangwisaka te

he na misu nangayi awa nazali bongo komona buku soki tomoni makambo bakomi na buku balakisaka bana ndenge ya kotanga malamu pe ndenge ya koyekola malamu

liboso nanga awa nazali mbona ko mona bendele naye bite soki eza bendele ya ekolo nini soki tola yango eza bongo naba langi misatu nazo mona langi ya motane langi ya bozinga na langi ya pembe

esika oyo eloko bazali kolakisa biso, tozali bongo komona ba ndeko ya basi misatu, ba ndeko ya basi yango tomoni bazali kitoko, pe bango nyoso bazali koseka, pe tomoni balati bango nyoso bilamba ya motane

na photo oyo nazali ko mona na liboso nanga awa nazo mona mesaa, basali yango na pneu ya tukutuku

Eloko nazali komona sikasikoyo na bilili oyo ezali liboso na ngai, ezali chainette oyo basi balingaka kolata soki balati ba robe na bango, pe chainette yango ndenge na moni ezali chainette ya olo te.

Eloko na zo mona awa, eza elili oyo ba kamataki libanda, nazo mona lopango na kati ya lopango nazo mona ndako, pe ndako yango na lopango eza nyoso na langi ya mosaka.

ndenge nazali komona awa eza mbisi, nayebi te soki nakoki ko benga yango mbisi to nyama, eza oyo na monoko ya mi ndele ba bengaka phoque, esi balongoli yango namayi batiye na se ndenge pe nazomona aza neti ya kokufa .

Naliboso nangayi awa, naali bongo komona elili ya eloko oyo namunoko yalopoto babengaka pancarte, eh! Pe pancarte yango namoni ezali bongo nabalangi ebele, tozomona langi ya pembe ndambo yamunene, na langi yamutane, langi musaka.

Na moni lopango na matiti ebele pembeni ya balabala.

Na bililili oyo nazali komona awa, ezali bongo na balabala, na balabala na yango soki to tali liboso, ezali mutuka moko, tozali komona langi ya moindo, na pembeni na yango mwasi azali koleka.

Na moni buku ya kotangisa bana English,

Liboso na nga na moni mai ezo chola pe na moni na zamba munene.

nabilili oyo eza liboso nangayi awa nazali komona bongo ndeko mwasi afandi esika fasi ba bongisaka biso ba suki ba bongisi yango kitoko mingi

eloko ya liboso soki totali bilili oyo tozali komona bakamataki foto oyo na moyi te bakangaki yango na butu bazali bongo kolakisa biso kisi ya kimundele

He na misu nangayi awa nazali bongo komona sahani ya moko ya munene nakati ya sahani yango bazwaki ba tondolo ebele bakanoli yango batiye yango na sahani pona baliya yango malamu.

Na moni na balabala mutu azali ko tambusa moto na liboso mutu aza ko katisa, na mwa liboso mituka.

Elili oyo nazali bongo komona sikasikoyo oyo na liboso nangayi nozo mona eza bendele pe bendele yango eza na etoil na katikati pe bendele wana eza naba langi misatu tozomona langi ya mbonzinga langi ya pembe na langi ya motane.

he na bilili oyo tozali komona awa tozali komona bendele bendele yango oyo ezali na ekati bonkumu balataka bendele yango ezali nalangi ebele tozali komona langi ya pembe likolo na ya mosaka nase

Photo nazomona sika sikoyo liboso na ngayi, nazomona photo ya pilipili. Namoni ba pilipili ebele, ba pilipili mosusu esi epeli ekomi na langi ya motane, na ba pilipili mosusu Nanu epeli te, eza na langi ya pondu.

Foto oyo, namoni eza foto bakangaki nabalabala, pe place oyo bandako ezate, eloko nazomona, nazomona kaka baminda, pe place yango bangomba eza ebele mingi.

Elili oyo nazali komona awa, ezalibongo nandako songo, nazali komona lokolo yasapatu moko, sapatu yango pe eza bongo sapato yabandeko mibali.

Bilili oyo tozomona awa liboso nabiso, eza bokutani yabatu ebele, soki totali ndenge bakomi likolo, eza bokutani ya congo Brazzaville na union Europeen

na photo oyo na zomoni liboso nanga awa eza carton ya kisi kisi oyo ba melaka soki ozwi bokono pe denge bakomi na carton yango eza kisi omelaka soki ozo yoka pasi na mokongo

Ba ndeko mibale batelemi ,ba vimbi maboko po na kosala sport pe baza na kati ya salle de sport.

Na elili nazali komona liboso na ngayi, nazomona eza ba mbuma Oyo babengaka avocat. Namoni ezali ebele, soki totali malamu, Moko Nde basi bakaboli Yango katikati.

Liboso na nga ,nazali bongo komona ndeko mobali azo mema tukutuku siko oyo tukutuku ezalaka na ba pneus mibale mais oyo ya ye eza ba pneus misatu nga nazo mona eza bongo tukutuku ya ba koka

esika oyo tomoni eza ndako moko ya kitoko ya étage ya monene, ba kangi photo libanda eza na eloko oyo ba bengeka na monoko ya poto pancarte, ezo lakisa, na esika oyo balingi ba sala bokutani ya ba maman basi

Liboso nangayi awa, nazali bongo komona, milangi mibale yaminene oyo batye yango nase, milangi yango nakanisi eza biloko yakomela oyo basalaka yango nabambuma

na bilili oyo nazali komona na liboso nangai awa namona bakiti ya kiti kuala pe tomoni kuna bakiti ya lolenge ebele pe esika oyo ezali esika oyo batekisaka yango

na bilili oyo bazali kolakisa biso awa tozali komona ezali bongo machine machine yango ezali bongo na langi ya motane machine oyo elikaka biloko songolo ekozala fufu masangu to pe biloko mosusu

Na photo oyo eza liboso nangai awa na moni eza ndaku ndaku yango ezali bongo na langi ya mosaka likolo nayango na moni photo ya ba nganga zambe ebele soki totali likolo eza photo yaba pape

Na elili oyo nazali komona liboso nangayi, nazomona ndako, pe ndako yango eza ndako ya monene, ndako ya etage, nazomona bandeko nase pe bandeko mosusu likolo, soki totangi ndenge bakomi nandako naango, ezali bongo comune de moungali

Elili oyo nazali komona liboso na ngai awa ,nazo mona niama moko boye na se ezo kende ,siko oyo niama yango nayebi té, soki otali liboso eza lokola likwanganzala

Nabilili oyo eza liboso nangayi awa, namoni kabati moko yakitoko nabakiti nabamesa, nyoso esalami namabaya, pe esika ezali tozomona eza nakati yandako te, eza libanda esika batekisaka yango

Na bilili oyo nazali komona eza esika oyo batekisaka bitunga .bitunga ya afrika te bitunga ya kimondele et puis nazomona bitunga yango eza na ba langi mibale ,namoni moko eza na langi ya motane na mosusu ya moindo

Na moni pancarte pembeni ya balabala na batu ebele bazo leka.

Na bilili oyo nazali komona ,eza bongo na balabala ,na balabala yango tomoni mutuka moko ya monene ,mutuka oyo ememaka biloko batu te eloko ekamwisi biso batu nde batondi na kati ti likolo

liboso na ngai awa nazali komona sani ya mbele, batie yango na likolo ya mesa, na sani yango soki to tali malamu eza bongo mbisi, ba lambi yango ya pepesupu, pe mbisi yango tozomona pe na pili pili na kati

bilili oyo nayo komona liboso na ngai awa na kanisi ezali bongo bendele bendele tomoni eza naba langi mine tozali na langi ya mai ya pondu langi ya motane langi ya mosaka na langi ya bozinga

hee awa liboso nangayi he nazo mona ndaku eza neti na balabala nazo mona ndadu na bandeko bavandi libanda nazomona bongo eza neti bongo ndaku ya etage eza neti ba ba magazin.

Elili oyo ezali namiso nabiso awa, ezali bongo nabalabala, pe totali balabala yango pe esalemi kitoko te, pe esika yango ndenge ezali komonana, ekozala eza namboka

Na elili oyo nazali ko mona ezali bongo na balabala nazali komona mutuka moko eza na langi ya motane na ngambo ya balabala kuna nazo mona ndako moko ya monene , ndenge ndako yango etongwami ezali bongo eklezia pe ekoki kozala eklezia ya Catholique té

he na foto oyo nazomona neti mobali atelemi alati bilamba mutu oyo abetaka football pe na maboko naye asimbi bolangi ya mayi.

Awa na moni ba biscuits oyo bana balingaka kolia, eutaka na France.

Ndenge nazali komona awa, eza na mesa, na mesa ba tie biliko ebele, namoni ba tie ba milangi ya masanga oyo na monoko ya lopoto ba bengaka vin, ba tie pe biloko ebele pona ko decorer mesa yango

liboso nangayi awa nazo komona ezali ba fourmi misatou si ekoufi pe soki totali malalu ba fourmi yango eza na langi ya mwindo.

na liboso na ngai awa nazali bongo komona, ezali milangi ya mayi ebele ba kangi yango na place moko, eza milangi ya mayi ya komela oyo ba bengaka na monoko ya poto eau minéral, eza mayi ya robinet te.

na liboso na ngai awa nazali bongo komona ekeko, ekeko yango ba benga na monoko ya poto statue, soki totali statue yango ezali bongo ya moto, mosali ya nzambe oyo ba bengaka ba sango

na bilili oyo tozali komona liboso nanga awa na zo mona bongo buku buku yango nde tozali ko mona buku eza nama sapo na kati oyo ba sapelaka bana po ba sepela pe ba lala malamu

Elili oyo azomona awa, eza makolo mibale yasapato batye nase, mpe tomoni sapato yango ndenge ezali, ezali yabandeko mibali, ezali bongo nalangi mibale, muyindo, na pembe

Elili oyo nazali komona liboso nanga awa, nazomona bandeko mibale, moko yamwasi, moko yamobali, bandeko oyo nazali komona ezali bandeko batekisaka biloko yakoliya na balabala oyo batumbaka biloko yakoliya, tomsone dendo tope biloko mususu.

Liboso na Ngai, nazomona batie tracteur Oyo esalaka balabala, Oyo ebongisaka balabala, liboso batia goudron. Namoni esika ango ezali neti na mboka.

Namoni oyo balakisi ngai awa liboso nanga, eza oyo ba bengaka na lopoto Boutique, Techno oyo esalaka ba telephone,

na elili oyo tozali komona awa nazali komona bana bavandi nase pe na ndeko ya mwasi avandi nase azali komelisa mwana libele soki totali esika yango ndenge ezali ekoki kozala esika nango na mboka

na bilili oyo nazali komona liboso nangayi ezali na kati ya ndaku, ndaku yango namoni tapis nase batiye likolo sapoto, sapato yango ekoki kozala sapato ya bana mibali

Na foto oyo eza liboso nangayi, nazali bongo komona, ndeko yamwasi azolakisa biso mutu naye, foto naye namoni bakangiye suki yamikemike.

Eh! Awa liboso nangayi nazali komona bongo sapatu, ndenge nazomona sapatu oyo, eza sapatu oyo balataka kaka nandako eza sapatu ebimaka libanda te, eza sapatu oomutu alataka na chambre naye, pe namkni pasapatu yango eza nabalangi mibale, eza nabalangi ya mwindu nalangi yamutane.

na bilili nazali bongo komona awa liboso nangai, ezali bongo bilili ya mpepo, mpepo ya air france, namoni ezali bongo kokita po komata eloko moko

liboso nanga awa nazali komona elili eza bongo carton ya kisi eza kisi batu ba melaka soki bazo bela grippe

Na mipiko ya ndunda basi bafungula na mususu eza na kitunga.

na bilili oyo bazali bongo ko lakisa biso kisi, ndenge biso nyoso toyebi, kisi eza eloko oyo moto amelaka soki azwi bonkono pona nzoto naye ekoma nkolongono

na elili oyo eza liboso na ngai awa, nazali bongo komona loboko ya moto alati gant, asimbi lopete na loboko, soki totali lopete wana malamu, eza lopete oyo ba latisaka moto na tango ya libala

Photo oyo nazomona liboso na ngai namoni eza oyo babengi na munoko ya lopoto pancarte na kati ya pancarte nazomona elongi ya mokumbusu pe nazomona eza ba langi mibale eza langi ya moindo na langi ya pembe

eloko oyo nazo mona liboso na ngai sika sikoyo, nazo mona neti eza na wenze, esika ba tekisaka ba mbuma, po namoni na se mbuma ba bengi safu ebele pe likolo na yango namoni ba mbuma ya manga

Na moni liboso na nga soso na loso, eza kitoko po na kolia.

Na moni sachet bati likolo nango ba bougies ya mutuka to tukutuku.

esika oyo tozali komona ezali ezali bongo esika ya zamba te he eza esika ndenge toyebi biso nyonso ba ndeko songolo balingaka kolonga ba nzete to pe na fololo pona kopesa mupepe kitoko na ndaku.

Awa na moni maman moko akoli asimbi mokanda ya kolakisa ke basi bazali na valeur.

To moni awa balabala ya mabele na ituka ezali ko kende na ngambo kuna ba ndako.

he na elili oyo bazali kolakisa biso mesa moko ya munene pe ya mulayi naba kiti pe ebele pe na mesa yango batiye ba sahani naba verre ebele elingi koloba que batu balingi baya koliya awa.

he photo nazo mona liboso na ngayi awa eza loboko ya ndeko nakoki koyeba te soki azali ndeko ya mwasi to ya mobali ,tomoni na liboko naye alati gourmette pe soki totali malamou na gourmettte naye tomoni ekoulousou na yesu na ekoulousou.

he na elili oyo ezali na liboso nanga tozali komona tu minlangi ya muke ezali na likolo ya mesa soki totali malamu ezali kisi moto oyo amelaka soki azali na kosokoso.

elili oyo tozali komona awa tozali komona ezali bongo nakati ya zamba pe nakati ya zamba tozomon ba nzete te tozomona ba esobe pe tozali komona mutu azali kokende na musika

Awa nazali bongo komona photo, eza photo yabandeko basi, namoni Baza nabomesano, balati likolo bilamba yamotane, Baza nandembo ya volé, elingi koloba que babetaka nde volé

Elili oyo nazalikomona liboso nangayi, ezali na esika yabandako te, ezali nazamba, nazamba yango pe tozomona nzete ka yamolayi ezali moko, mosusu ezali kaka matiti yamikuse

Na moni lopango ya molai na langi ya pembe pembeni na balabala.

Tomoni bana kelasi ba fandi libanda pe bazosala eloko te.

na bilili oyo tozali bongo komona batu ebele, pe batu yango baza naba mbunda, tolingi koloba batu oyo musala na bango babetaka mbunda, pe tomoni baza nakati ya lupango songolo

elili oyo eza liboso ngayi awa nalimbongo ndaku ya ndeko songolo alakisi biso saloon namoni ba kiti ya kitoko

na bilili oyo nakandisi ezali bongo libota libota yango soki totali ndenge bazali pe ndenge batondisi biloko ya pema awa ekoki kozala mokolo ya botama ya mutu kati kati nabango

na bilili oyo bazali kolakisa biso awa, tomoni ezali bongo nakati ya ndako songolo, na ndako yango tomoni bazolakisa biso makolo mibale yaba sapatu, sapatu yango ezali bongo ba sapatu yaba ndeko basi

Esika oyo ndenge nazomona ezali jardin po nazo mona ba fleur ebele pe naba fleur yango nazomona eza naba langi mibale namoni ba fleur eza na langi ya pembe makasa nango eza na langi ya poundou,

eeeeh! na photo oyo nazo mona ndeko mwasi azali ko tambola na moni ndekomwasi a lati tricot eza na ba langi ebele na moni langi ya motane na moni langi ya moyindo po na moni langi ya bonzinga pe sima na ye na moni ba ndaku ndakumoko eza na sima naye

na bilili oyo nazali komona awa nazo mona bongo lopango, lopango yango likolo ba bakisi mabende soki totali liboso mukie tozali komoni ba mutuka ezali koleka naba nzete ya milayi

photo oyo nazo mona awa liboso na ngai, namoni ezali bongo ndeko, photo ya ndeko mwasi, akati suki mikuse, na suki yango eza kitoko mingi, tomoni pe na matoyi, alati biloko na matoyi

Elili oyo nazali komona liboso na ngai awa, namoni ezali bongo na kati ya lopango ya ndeko songolo, bazo lakisa biso ndenge na kati ya lopango naye ezalaka, tozo mona ndako ya kitoko, pe to moni libanda aloni ba fleurs pe ya kitoko.

liboso nanga awa nazo moni bilili ya bandeko bane bandeko misatu eza bongo bandeko mibali na ndeko moko eza ndeko ya mwasi ndenge na zo mona eza motoyo bazo besaye bapteme

Nabilili oyo tozali komona bongo liboso nabiso awa, tozomona bameza ebele, nzinga nzinga ya eloko oyo namonoko yalopoto babengi piscine, esika oyo batu basukolaka, pe tozomona bileyi ebele nabamesa yango

Biloko miso nangayi ezali komona sikoyo awa, namoni ezalibongo ekeko, oyo babengaka namonoko yalopoto babengaka mannequin, soki totali bilamba balatisi mannequin yango, eza bilamba yabokoko nabiso

na ilili oyo nazali komona ba kangaki buku photo buku yango nde na zali ko mona eza buku elakisa bana monoko ya francais ezali buku ya bana primaire

na elili oyo eza na misu nangayi awa nazali komona ezali bongo na kati ya zamba nazomona nkoyi moko ya munene nkoyi yango ezotambola na mabele te ezotambola na likolo ya nzete.

Eh! Na bilili oyo, nazali bongo komona, misuni yanyama, ndenge misuni yango ezali, eza oyo balingaki te, eza oyo batumbaki, nabamatungulu ebele, na pilipili pembeni.

Elili na za komona awa eza ba ndeke ebele na zamba, ba fandi na ba mususu bazo pumbwa.

Awa to moni ndako ya ndeko songolo, eza munene pe kitoko, aloni ba fleurs na jardin na ye.

Na bilili oyo nazali ko mona loboko ya ndeko songolo asimbi kisi ya mindele na maboko naye. Soki to tali kisi yango malamu ndenge tomoni ba mbuma ebele na kati, kisi ezali bongo vitamine

na bilili oyo tozali komana ndeko moko afandi esika afandi soki totali malamu ezali ebongo esika ya mosala, ndeko oyo azali kosala pe liboso naye tomoni copo ya ti,

na bilili oyo na zali ko mona ba ndeko mibale ba lati sokoto ya mapinga, na ekoti na bango ya motane, sima na bango pe tomoni ndeko mosusu alati sokoto ya police na ba ndeko mosusu ba lati bilamba ya batu nyoso

he ndenge namoni awa eza foto bakangi na balabala bakangi ndanko nakati, tozomona lopango, lopango ndenge ngayi namoni ezali bongo na langi ya pembe na kati nazomona mituka mingi

Awa na moni ndako ya munene ya etage na liboso na yango baloni ba nzete po mopepe ekota nakati.

na photo oyo nazali komona awa liboso nangai, namoni eza ndeko mobali avandi esika bakataka batu suki, tomoni ye basilisi kokata ye suki, pe tomoni akangi suki lokolo ya bana basi

Na elili Oyo, nazali komona bongo Eza lopango. Lopango ango nazoMona ndako te, nazomona Kaka clôture ya molayi, pe soki totali bien, clôture ango Eza ya kala.

soki totali malamu na photo oyo tozomona ba ndeko basi bazobeta volley moko alati bongo bilamba ya motane na ba misusu liboso mibale balati ya bozinga soki totali pembeni na bango tozomona ndeko mobali mususu oyo azosolola na telephone

na bilili oyo nazali komona na liboso nangai awa eza bongo naboka ya songolo liboso nangai nazomona nzela ya pasuwa oyo namonoko ya lopoto babengaka rails pembeni nazomona batu ebele

Na photo oyo na moni nkumu ya mboka Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesson azo pesa ba nkumu mu susu mbote.

Na moni mapinga misatu, oyo ya mabele na likolo pe na mai.

he elili oyo bazali kolakisa biso liboso na biso awa ezali elili ya kala makasi pe tomoni ndenge batu balati pe totali ezali elili ya kala makasi

na bilili oyo tozali komona ezali lupango moko ya munene, nakati ya lupango yango tozomona ba ndeko ebele bazosala bokesana na bango, na libanda ya lupango yango tozomona nzamba ya munene, pe ba nzete ya molayi

na elili oyo nazali komona liboso nangayi awa nazo mona bongo mwana mwasi aza nanu mwana azo tambola na balabala na loboko naye tomoni asimbi biloko songolo oyo ye azali koliya.

photo oyo nazali komona na sika sikoyo liboso nangai, ezali bongo photo ya balabala, bakangi photo ya balabala, na balabala tozomona lupango eza na mopanzi, lupango yango namoni bapakalaki langi ya mosaka, pe nakati tomoni ba fleurs ebele na lupango ya molayi

photo nazali komona liboso nangai, namoni ezali buku, buku eza naba dessins ebele namoni eza na dessin ya ndeke moko aza na mayi ezoluka mbisi, pe pembeni tomoni dessin ya batu

Eh! Nabilili oyo nazali komona, naali komona ndeko mwasi asimbi mwana namaboko, pe soki totali nase tozomona elili ya ndeko oyo akamataki ye foto .

Na moni balabala ya ko beba na ba ndako na kati, ndako moko ya etage.

liboso nangai awa nazali komona eloko oyo ngai ndenge namoni ezali bongo bendela bendela yango nazakomona eza bongo naba rangi mibale tomoni likolo rangi ya pembe katikati rangi ya motane na nsepe rangi ya pembe

e photo oyo nazalibongo komona liboso nangayi namoni esikaoyo eza esika batekisaka biloko yakolia to yakomela oyo eza libosonangayi ezalibongo ju ya mangolo ndenge ezali

he na foto awa eza na liboso na ngayi nazali bongo komona sahani sahaniya munene nakat ya munoko ya lopoto ba bengaka plateau nakati yango nazomona ba mbumma ebele esi eteli.

Awa na moni bakiti pembeni ya mai esika basokolaka.

Na moni mutuka ya land cruiser na mituka mususu na sima nango na ba tukutuku na kati ya balabala.

na photo oyo namoni bongo eza photo ezolakisa biso mbuma mbuma moko oyo babengaka malala namoni eza ba mbuma malala ebele ezalaki na wenze place bakendaka kotekisa yango pe namoni misusu basi batiaki yango na kitunga

Eloko na moni awa ezali bendele, ezali na ba langi mibale, ya mai ya pondu na motane.

liboso nanga awa nazomona carton ya kisi ndenge nazo mona esaisaka ba foie , namonincarton oyo eza naba langi ebele

NA elili oyo naeli komona ezalina balabala e balabala yango ezali bongo balabala ya mabele nakati yabalabla yango toekomona mutuka moko ya munene mutuka Oyo emema Bato Oyo namonoko yalopoto babengaka taxi bus

Elili oyo nazalikomona liboso nangayi awa, nazomona ezali bongo nabalabala, pe balabala yango, ezali balabala yamabele, likolo yabalabala yango tozomona mutuka, mutuka yamunene, oyo namunoko yalopoto babengaka yango camion

bilili oyo nazali ko mona liboso na ngai awa, nazali ko mona bongo ,eza bongo ndaku ,soki totali ndenge batie mabende libanda ndaku oyo nanu esili te bazo tonga yango nanu

Photo oyo nazali komona liboso na ngai awa ,namoni eza ndeko moko avandi na mesa na ba micros ebele liboso na ye pe pembeni na ye tozali komona mwa molangi ya mai oyo eza na bouchon ya motane pe soki totali sima na ye tomoni bongo photo ya président denis sassou ngwesso

he na bilili oyo bazali bongo kolakisa biso mulangi ya mafuta he mafutaoyo ezali mafuta ya mbila te ezali bongo mafuta ya nguba nde eloko bazo lakisa biso awa

he na elili oyo tozali komoma awa tozali komona ezali bendele nakati ya bendele yango tomona ba komi makomi na ki arabe pe tozomona maboko mibaleeza neti kosambela elingi koloba que ezali bendele ya ba arabe

he elili oyo nazali komona liboso nangayi awa nazali komona ezali bongo nakati ya kelasi tomoni bana ebele nakati bazali kokoma pe bana yango balati elamba ya kelasi pe nde eloko tozali komona awa

libosonangaawa nalibongo komona nzetee nzeteyamanga eloko ezokamisangayi nzeteyango ezanamakasate epuwi tomoni bamanga yango ezamalamu mais tomoni nzeteyango ezanamakasate mais pe nase tozomona makasate

na elili oyo tozali komona ndeko mwasi oyo eloko namoni moko alingi alakisa biso suki naye basili yango kitoko mosala naye azali kolakisa mutu naye soki batu balingi baya pe bakanga bango suki.

na bilili oyo tozali komona bongo tozali komona ba kiti na messa tozomona na bilili moko batiyaka na mur soki totali ndaku yango ekoki kozala neti classse ya bana.

namoni awa balakisi biso foto ya ndeko mwasi oyo aza kitoko, azoseka kitoko, pe aza namino yakitoko yapembe, pe ata totali namutu naye tomoni bakangiye suki yakitoko

na miso na ngai awa nazali komona bendele, bendele yango namoni ezali bongo na ba langi misatu, na likolo tozo mona langi ya pembe, katikati tomoni bongo langi ya mayi ya pondu, na se tomoni langi ya motane

na bilili awa bazali kolakisa biso buku, buku oyo, eza buku oyo ezalaka na masapo ebele nakati, pe nama histoire ebele, oyo mutu atangaka pe esekisa ye, pe esepelisa batu

Na moni ndako pembeni na balabala eza nakati ya lopango ya mabende na langi ya mosaka

na bilili oyo nazali bongo komona liboso nangai awa, nazomona ndako moko ya munene, pe ya etage, ndako yango namoni eza bongo na langi ya mosaka, soki tokotali malamu ezali bongo classe

Na moni bana mibale , na sima na bango matiti, na maman na bango aza na sima na bango.

Liboso na ngai awa nazali komona ndako, ndako moko ya molai, pe ndenge nazo mona ndako yango ekoki kozala , eza kelasi ,pe liboso ya kelasi yango namoni mabele te po basopaki ciment esika nionso

na elili oyo na zalaki komona eza esika oyo ba bongisaka mituka po tomoni bazo bimisa moteur na kati ya mutuka tozo mona pe maboko yaba ndeko mibali mibala

photo nazali komona sikoyo liboso nangai, ezali bongo na balabala, na balabala yango namoni mituka. mutuka moko oyo batu balinga kosalisa po nakobomisa balabala, na mosusu eza mutuka oyo batu batambola nakati

Liboso na biso awa tomoni loboko ya ndeko songolo azali kolakisa biso biloko oyo esalemi na wolo biloko yango tomoni ezali bongo chainette oyo balataka na kingo na biloko ya matoi

Na moni bijouterie na ba bijoux ebele po batu ba somba yango,

eloko oyo nazo mona liboso nanga awa eza kisi ndenge ba komi na munoko ya lopoto anti inflamatoire na moni eza naba langi misatu langi ya motane ya pembe na langi bonzinga

na bilili oyo tozali komona ba ndeko misato bazo sala entrainement, pe ba ndeko oyo, soki to tali ndenge balati, ba betaka ndembo oyo na monoko ya lopoto ba bengi football.

na bilili oyo nazali komana liboso nanga awa nazo mona eza ndaku pe na ndaku ango si otala likolo bakomi police ya congo brazza ville soki totali ndenge ezali police esalaka lisusu awa te

Naelili oyo tozali komona, Ndeko mwasi azali koseka, soki totali na elongi naye azali pe kitoko, pe suki naye bakangi yango kitoko, pe tomoni alati biloko ya matoyi te pe ndenge toyebi ba ndeko ya basi mingi balingaka kolata biloko ya matoi.

Foto oyo nazali komona sikoyo liboso nangayi, eza esika oyo babombaka biloko yakomela, biloko oyo ezali bongo nakombo ya Coca-Cola, namoni milangi nayango nyoso eza langi mokote, nazomona milangi mosusu eza nalangi ya mwidu, na mosusu nalangi ya musaka.

namoni zelo ya motane na bandeko batelemi bazo beta volley ball.

Na moni bana mike ya kelasi ,balati ba uniformes na ba cash nez.

Eh! Nabilili oyo tozali komona esika oyo batekisaka biloko yakolata namaboko, yakotiya nakingo, to pe biloko yamatoyi, yabiso awa yaboko nabiso ya africa

na moni esika munene, na ndako mibale minene, ezali esika batongaka ba kelasi na Africa

Esika Oyo naali bongo komona liboso na ngayi, eza esika Oyo na Monoko ya lopoto babengaka bijouterie, po nazomona biloko ya matoyi Awa, ba chaînettes ya kolata na kingo, ya ndenge na ndenge.

liboso na biso awa tozali komona milangi ebele, esika oyo ndenge nazali komona eza esika batekisaka biloko, loko oyo tozomona liboso nabiso awa, pe ekozala mafuta ya bana pe te poudre ya bana

Bilili oyo nazali bongo ko mona awa liboso na ngai ,eza bilili ya eloko oyo na monoko ya mindele babengi pancarte ,pancarte batiaka esika po na kolakisa batu pe ko monisa batu eloko oyo basalaka na esika wana ,oyo namoni ezali bongo ya kelasi

Na elili nazali komona liboso nangayi sikasikoyo, nazomona ezali bongo elili yandeko mwasi, soki totali na elongi naye azali kitoko, ata suki naye ndenge akangi yango yango pe ezali kitoko.

na bilili oyo nazali komona na liboso nangayi awa nazo mona ba ndeko ebele ndenge batelemi ekoki kozala bazosala bomesano ya bitumba pe na sima nabango nazali komona ndaku moko ya munene

Awa na moni mokonzi ya mboka Congo-Brazzaville, azo pesa mbote na Soldat, na ba mususu batelemi bazo tala.

Eh! Nabilili oyo penza bazolakisa biso biloko yakoliya, pe biloko yango nazomona eza mbisi yakotumba, oyo iziki pe etumbami kitoko namakemba oyo bakalingi.

bilili oyo eza liboso nangayi awa nazali komona ndaku yango batongi yango kitoko pe eza nanu ya sika ewumeli nanu te pe tozakikomona batiye ba mwinda libanda.

he na bilili oyo nazali komona awa ezali bongo nzela ya masuwa he pe ndenge tozomona eza na mboka te eza na zamba po tozomona ba ndaku te.

Na moni awa liboso na nga bendele ya chine, eza na langi mibale ya motane na mosaka.

Na photo oyo nazali bongo komona liboso na ngai awa, nazo mona eza na balabala pembeni ya balabala namoni ezali bongo nganda oyo ba kinois balingaka ko benga terrasse, eza nganda oyo elingaka ko zala na pembeni ya ba balabala

Na bilili nazo mona awa, eza basi mibale, moko alaleli moninga na tolo, baza likolo na mbeto to na kiti.

esika oyo ndenge nazali komona, ezali bongo na wenze, tozomona biloko ebele oyo bazali kotekisa, soki totali pe musika liboso tozomona balabala, ba mituka ebele ezali koleka

Eh! Bilili oyo nazali komona liboso nangayi awa, ezalibongo esika oyo babongisaka bandeko basi tu, bakangaka bandeko basi suki, tomoni ndeko mwasi moko avandi, bazobongisa ye suki, nandeko mwasi mosusu atelemi liboso naye

he na elili oyo nazali ndenge komona ezali ndeko mobali moko afandi esika songolo azomela masanga masanga yango soki totali bien ekoki kozala nango castel beer.

Liboso nangayi awa nase nazomona eza na tapis, oyo bongo eza nalangi yamotane, likolo nayango nazomona sapato, sapato yamibali, oyo ezalaka mulayi

photo oyo nazayi komona liboso na ngayi ,nazo mona photo ya ndaku, ndaku ya munene pe ya etage soki pe totali na lopangu ya ndako yango ezali bongo lopango ya mabende.

Na moni balabala ya mabele na ngambo nango matiti ebele na ndako moko.

Namoni ndako ya etage, eza na langi ya mosaka.

Ee! Liboso nanga awa namoni, batyelinga nafoto, eza sapatu, sapatu ya ketsh, namoni sapatu eza nalangi ya mwindu na lingondo.

Elili oyo nazomona liboso nangayi, namoni eza bokutani yabatu ebele bankumu ebele yabikoro mpe ebele, ndenge nazomona bokutami oyo esalamaki bongo na congo Brazzaville.

photo oyo nazali komona liboso nangai awa, namoni ezali bendele, eza bendele ya ekolo songolo, pe bendele yango namoni eza bongo naba langi misatu

esika oyo lisusu bazali bongo kolakisa biso kisi kisi yango bamelaka soki mutu aza na kosukosu pe soki nzoto eza na mwa moto.

awa na liboso na ngayi nazo komona ndeko songolo aza nakati ya ,mosala naye soki tutali malamu apakolaka langi apakolaka langi azo pakpla langi nakati ya ndaku.

he na foto oyo nazali komona na liboso nangayi namoni eza ndeko ya mobali oyo aza na loposo ya mindele namoni atelemi naba panza sango namoni atelemi nabatu ebale bazali na oyo ba bengaka namunoko ya lopoto ba camera naba appareil foto.

Na elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazomona eza bongo mutuka, mutuka yamunene mutu oyo batu balingi, bakosalisa pona komema zelo tope mabanga.

Na bilili na moni ndeko na nga ya mobali oyo atelemi, aza ko tala téléphone, alati kabutùla n lipapa ya se

Na bilili oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazomona ezali bongo nabalabala, balabala yango esalemi kitoko po eza yamabele te, eh! Pe tomoni mutuka moko yamunene, ezali bongo nalangi ya pembe.

Awa elili nazo mona liboso na nga, eza elili ya buku bakamataki photo buku somnole, na buku yango tozali komona mwasi oyo azali, na lopele lokola ya mbisi Oui babengaka mami wata.

Na liboso na nga awa nazali komona balabala ya mabele, eza ya goudron te na liboso nango na moni ba ndako na ndeko moko atelemi esika batekisaka biloko

na photo oyo nazo mona liboso na ngai, nazo mona bongo ndeko moko ya mobali, alati kaputula na singlet, alati singlet ya mosaka na kaputula bongoya moindo

Liboso na ngai awa naye bongo komona bilili ya ba cartons, soki to tali ba cartons yango eza bongo oyo na kati eza na ba mbilika, mbilika eza eloko o ba tielaka mayi to pe jus yako mela to eloko songolo

Eh! Awa liboso namoni ndekloboko yandeko songolo asimbi kisi moko naloboko, pe pembeni naye namoni ndeko mobali mosusu yepe azozwa biloko wana.

he na elili oyo tozali komona ezali bongo ndeko mwasi azali bongo alanga nzebo kombo naye alicia kis azali bongo ko langa nzebo azali naye kolnga nzebo na mboka ya Etats Unis.

ewana nazali komona liboso nanga awa namoni bongo eza ekeko oyo namonaka lopoto babengi status ekoko ango soki totali malamu ezali bongo nganga zambe oyo tomesana kobenga bango ba tata sango

na bilili oyo nazali komona na liboso nangai awa, nazomona ezali bongo nyama ya nzamba, soki totali nyama yango na elongi ekokangi na niawu, soki totali malamu ezali niawu te

na photo oyo nazomona bongo ndeko ya mobali, asi akomi mukolo, alipakoli ba rangi na elongi naye namoni apokali rangi ya mosaka, rangi ya muindo, pe rangi ya bozenza

Foto nazali komona liboso nangayi awa namoni esika ba bwakaka ba mabembe po namoni mabembe mingi babwaki nase ekoki ata kozala garage esika ba bongisaka ba mituka

Na bilili oyo nazali ko mona ma pinga ya ekolo songolo, baza na kati ya mosala na bango, tomoni bongo ezali awa na zamba, nayebi te soki bazali ko bunda to kotala soki biloko nyoso ezali malamu.

Naliboso awa na moni kitunga na kati batondisi ba mbuma ebele, na ba mbuma wana tozomona mangolo, bitabe...

photo nazali komona liboso nangai ezali bongo batu babetaka ndembo yabakolo ooh namonoko ya lopoto babengaka football pe tomoni balati bilamba ndenge moko ooh namonoko ya pro babengaka jersey to pe varese

Na moni balabala na ba mituka ebele , na liboso na yango esika ba bongisaka suki.

he elili oyo tozali komona awa tozali komomona sahani moko ya munene nakati ya sahani yango tomoni balambi ndunda naba safu na pilipili pembeni nayango tozomona kwanga.

Na photo Oyo nazali komona Awa liboso na Ngai. Nazomona mbele na mbele loboko ya mobali. Azo lakisa biso ba mbuma. Ndenge nazomona ba mbuma ango eza neti ba mbuma ya café

na ndenge nazomona awa nazomana mapapa mapapa moko meza na lange motane na mosaka eza mapapa motu alati te

Ndenge nazo mona awa eza esika oyo batekisaka bilamba ya basi, po nazo mona maputa ,misusu eza likolo maputa misusu nazo mona'ngo na se, eza esika oyo batekisaka bilamba ya basi

Awa na moni balabala, pe na ngambo ya balabala eza ndako ba komi na monoko ya lopoto Bank, esika ba bombaka Bank.

Nabilili oyo ezali esika batiyaka banyama ebele mpo batubaya kotala bango, liboso nabiso awa tozali komona likaku nakati

Na bilili oyo tozali komona maboko mibale tomoni lokboko moko alati lopete lopete oyo eza oyo balatisaka mutu pona bolingo.

nabileli oyo balibongo komona eza bandeko bavandi bazokosolola eh esikabavandi eza esika yakitoko pe bandeko esika balati eza bamikonzi eza batu yapabapambate

Liboso nanga awa nazomona tukutuku, tukutuku oyo basali yango neti mutuka, tukutuku yango namoni aze nabalangi mibale, eza nalangi ya bonzinga, na biloko mosusu nasima badesiné

Namoni na elili oyo balabala ya bosoto, mituka ebele eza koleka.

he nabilili oyo nazali komona loboko ya ndeko songolo loboko yango azali moto ya mwindu na loboko naye asimbi kisi ya bana

Awa na moni nyama bazo benga libeka beka.

he na bilili oyo eza liboso nanga awa ezali bongo komona eza bongo foto bazwaki nase ya mayi pona ba mbisi oyo ezalaka kaka nase ya mayi minene pe mbisi yango ezali na mapapu lokola oyo na ndeke

Bilili oyo ezali liboso na nga awa, na moni ezali buku ya bana kelasi, oyo basalisaka po na ko tanga, eza buku ya physique na chimie.

Bilili oya naza komona liboso nanga awa ezabana muke balati bilamba ya clace kasi baza bana mwasi

na bilili oyo tozali komona awa tozali komona loboko soki totali manzaka ya loboko oyo tozali tozomona ezali oyo bongo ndeko mwasi tomoni azali kolakisa biso tondolo na manga oyo esi bakati.

Na moni na mesa molangi ya masanga ba bengi guiness na molangi ya mai na kilauli pembeni.

Na elili oyo nazali komona liboso nangayi awa, nazo mona ndeko ekee koliya esika oyo batu nyoso bayaka ko liya, oyo namunoko yapoto babengi restaurant, tomoni pe aza namolangi ne ya masanga yakomela.

Elili oyo nazali komona liboso na ngai awa, nazo mona eza na kati ya lopango, pe na lopango yango batie basinga wana ya mabende babengaka kanga moibi na kati ya lopango yango tomoni ndako moko ya kitoko ezali bongo na langi ya mosaka

Na moni buku ya bana kelasi, esalisaka bango ko koma francais kitoko.

bilili oyo nazali komona liboso na ngayi awa ,nazo mona loboko ya ndeko songolo ,asimbi kisi namabko pe kisi tozo mona eza naba mbouma ebele eza bongo kisi ya yaba vitamine

na bilili oyo nazali komona foto ya ndeko ya mwasi alati eloko na kingo naye pe na maboko naye asimbi copo copo oyo eza oyo ba pesaka mutu soki abimi ya liboso to pe yambo.

Elili oyo tozali komona awa ,tozali komona eza ndaku ,ndaku yango tomoni ekuke ya libanda esalemi na mabaya pe eza ndaku moko ya muke eza ndaku ya munene te .

Na elili oyo nazali bongo komona liboso nangayi, namoni ezali bongo foto ya ndako mwasi, ndeko mwasi yango akati suki lokola mibali, pe atye eloko oyo na kishasa babengaka benza nasuki naye.

Elili oyo nazali komona liboso na ngai awa ,nazo mona ndeko moko ya mobali ya mokolo atelemi liboso ya micro ,azali ko loba, elingi ko lakisa liboso na ye batu baye ebele oyo bazo yoka ye

nabilili oyo nazali bongo komona awa lboso na ngayi awa nazomona ba ndeko ya basi misatu ndeko moko alati matalatala pe bakangisi ba suki bango nyoso pe balati bilamba ekokana.

Na moni ndako ya makaro na se, bati sapato mibale ya mibali.

Na moni cantine oyo ba tondisi masangu ya ko kauka.

elili oyo nazali ko mona awa ezali bongo elili ya ndeko mwasi to tali na mtu naye bakati suki nyoso a lati biloko ya matoyi azali ko seka kitoko pe azali na minu ya kitoko